Iyi nyubako yubakishije amatafari aturiye agaziye n'isima. Hejuru y'amadirisha n'imiryango ikozwe mu vyuma, hari udutoboro ducamwo umuyaga. Itara ritanga umuco. Hari icandiko cerekana ko ari akazu ka surwumwe k'abahungu.

Kukibuga cumupira wamaboko I Gatwaro mukayanza hahuriye imigwi yamashuri atandukanye. Aho bagiye gukina bamwe bambaye amashati eka n'amakabutura asa nakatsi kabisi harimwo inimero kane na cumi na kabiri.

Mukibuga kininiya giteyemwo ubwatsi bwakijambere bukikujwe n'amashurwe eka nibi bininiya. Abanyeshure bamwe badugije amaboko, abandi bariko barasimba hari nuwamabaye amarori yifashe kumatwi.

Ururuhome gubakishije amatafari aturiye agasuze nisima hasize irangi risa numuhondo hejuru hari udutoboro ducamwo umuyaga amabombo atatu afasha gukaraba abantu amazi araca mubwato agaca mumatiyo yabigenewe mpaka ayoboye gushika iyagomba kuja hari imikubuzo yakijambere umunani ihahagaze

Imikino harimwo iy'imipira y'amaguru canke y'amaboko irakunzwe uyu munsi. Abarorererzi bambaye amasarubeti asa n'ubururu aho harimwo uwambaye agapira kagomba gutukura. Umupira bawutereye mu rushundura aho uboneka.

Ni vyiza cane k'ahantu hahurir'abantu benshi, hab'ibimenyetso biranga utuzu twa sugumwe duhari. Imiryango isa niyigomba kw'irabura, ahandi hasize irangi risa n'ubururu, hasi ririrabura, aho bigaragara ko ricafuye, hejuru har'iryera.

Mu bisanzwa hantu hahurira abantu benshi kagomba kuba hari ubuzi bwa si ugumwe nk'uko ngaha babikoze bashizeho ikiranga aho abagabo baje hirya hubakishije amatafari aturiye agazye n'isimu amadirisha y'ivyuma ekari n'amatara isuka aje amategura.

Ubuzu bwasugumwe butari buke na cane cane ahahurira abantu benshi buba buriko ibirango, aho vyerekana abakobwa, abagore, abagabo batumbera, ariko aha hasi hasa nabi kuko bigaragara ko bahaja batahakorera isuku.

Ku mashure, ku masengero, ku mavuriro, eka ahantu hose hahurira abantu benshi, hagomba kuba ari ubuzu bwa sugumwe. Bagashiraho ivyapa kugira ngo aho abagore, abagabo, n'abakobwa, eka n'abahungu bashobore kumenya aho batumbera.

Mu buzima bwacu turakeneye kwinonora imitsi, kuriki kibuga c'umupira w'amaguru hubakishije uruhome gw'amatafari aturiye rugazuye n'isima hariko urushundura bateramwo umupira iyo bariko barawukina, harimwo abanyeshuri batandukanye harimwo abambaye imipira yera, iyitukura eka umumenyereza yambaye ipatalo n'umupira bisa.

Kukibuga c'umupira w'amaboko cegereye ibarabara rija kuri komine ya Bukemba, hari abanyeshure, harimwo abahungu n,abakobwa bariko barakina. Hakikujwe n'ibiti bitandukanye harimwo n'ivy'ivyamwa vy'imyembe.

Uyu mukino n' uwabakobwa, nta bahungu ndabona bawukina, uretse ko bashobora guhurira kuy' amaboko n' niy'amaguru. Hirya yaho bakinira, hari ibiti birebire, hari n' abandi bana babarorera. Harimwo uwambaye agapira gatukura n' ibutura yera.

Ku kibuka c'umupira w'amaboko gikaziye n'isima hirya hari ibiti bitandukanye, hari abana b'abakobwa umwe afise umupira yambaye agapira gasa n'umuhondo, uwundi yambaye akabutura gatukura gafise ibara ryirabura ariko aragomba kumwaka umupira.

Utu tuzu twa Sugumwe dufise imiryango y’ivyuma isize amabara asa n’ubururu, hejuru isakaj’amabati, impome zisize iryera. Ariko hasi hasa nabi kuko batahitaho ngo bahakorere amasuku. Kuko isima ryaho ryaramaze kwirabura.

Iyi nyubako yubakishije amatafari aturiye yisima haboneka impande zibiri rumwe hari hasize amabara yera bisakaje ivyuma namategura inkingi irikumwe numuringoti wamazi aho hejuru yatanguye kubomagurika imbere haca umuserege wamazi yimvura

Aha ni mukibuga c’umupira w’amaboko ya Kayanza. Abarorerezi ni benshi, harimw’abambaye imipira isa n’akatsi , iyitukura , har’umwe adugije amaboko yambaye agakoti karimwo amabara yera ,n’ibutura rifise utubara tumanuka tugomba gusa n’umuhondo. Uruzitiro n’ugwivyuma.

Agazuka siugumwe kubakijja amatafari aturiye agazia nisima hejuru isakaje ivyuma n'amabati umuryango n'w'imbaho, ariko wavuye imbere isuku nirihagisha birasaba ko hakobwa hakitabwaho kugira ngo intagire ingwara zandurira sinshobora gufata abantu bajane.

Mwuru rugo hari inzu zibiri, imwe iboneka akadirisha gatoyi gakozwe muvyuma gasize irangi risa nicatsi kibisi, iyindi isakaje amabati, imbaho n'ivyuma bishinze, hari ibigega bitatu vyegeranya amazi ayimvura ava kwayo mazu yose.

Ni vyiza ko hantu haburira abantu benshi haba ku mashure kw'isengero canke ku mbitaro haba ubuzu bwa si gwumwe bagashiraho ivyampa canke ivyandiko vyerekana aho abagore canke abagabo baja nk'uko bikorwa gaha iyukubakishije amatafara aturi ye hejuru harasize ibara ryera no ku muryango.

Kw'iki kibuga c' umupira w'amaboko hahuye imigwi ibiri, umugwi wambaye impuzu harimwo akabara gasa nakatsi kabisi hasi hagaze n'isima haciyemwo imirongo yera hari n'ishundura batereremwo umupira hirya hari ibiti bire bire harimwo abarorerezi bariko bararorera.

Inyubakwa yubakishije amabati nivyuma amatafari aturiye aho hasi hagaziwe nisima hari amabombo yapfuye atagikora hasa nabi bisaba kuhasubiramwo kugirango hagire isuku imbere hacumuserege wamazi yimvura

Ubu n’ubwiherero bw’abagabo, ariko bigaragara ko bufashwe nabi atasuku rihari, amarangi yarakobaguritse , aho hasi hari hasize irigomba gusa n’ubururu hejuru ryera, hirya har’ibiti birebire bisa neza.

Ku kibuga c'umupira w'amaboko hari abakinyi bane, babiri bambaye imipira itukura. Umwe afise umupira mu ntoke, hirya hari abarorerezi inyuma y'uruzitiro rw'ivyuma rusize amabara asa n'akatsi kabisi. Hari inyubakwa ndende ifise amabati atukura.

N'ivyiza k' ahabantu benshi bahurira na cane cane ku mashure hubakw' ubuzu bwasugumwe butandukanye, har' ikirango cerekana kwarubwa bahungu, hirya har'idirisha rikozwe mu vyuma, hejuru har' udutoboro ducamw' umuyaga, harasiz' amarangi yera.

uruhome rwiy'inzu ruriko intoboro zine zituma umuyaga w'injira mu nzu hasize irangi risa n'umuhondo amabombo atatu ay'ugukarabiramwo amazi akaja mu bwato agahura n'imiyoboro yayo bagenye aho agenda gashika agomba kuja hari imikubuzo ya kijambere umunani ihashinze

Iyi nzu ifise ubuzu bwasugumwe bubiri. Yubatse n'amatafari ahiye agaziye n'isima. Barerekana aho abagabo baja, abagore aho baja. Hamwe na hamwe isiz'amarangi yera amabati aratukura.

Iyi nzu yubakishije amatafari ahiye agazuyemwo isima harahasize amabara atukura n'ayera ,hariko ivyandiko vyerekana ko ari akazu ka sugumwe k'abakobwa kuko aracfyeko hari n'akarongo kaherekana mu buryo.

ku kibuga c'ishure cisumbuye ca Rutana hariko habera inkino z'umupira w'amaboko. Aha hahuriye amashuri abiri. Harimwo abambaye udupira dusa n'ubururu n'amabutura y'irabura, hirya mu kubanfu hariho uwambaye ibutura yirabura n'umupira utukura. Eka hakikujwe n'ibiti vyishi n'abarorerezi barahari.

Amashuri ateye imbere aba yubatse agerekeranije, na cane cane kubwo abanyeshuri baba bahiga, haba hagomba kuba ibibuga bitandukanye, aho harimwo ikibuga c'umupira w'amaboko, hirya hari akazu gatonyi gasukaje amabati, hino hari ivyatsi vyumye.

Muvyumba kigeragerezwamwo ivyirwa, bigomba kuba vyubakishije imiryango n’amadirisha bigizwe n’ibiyo, canke ibitambaro bituma umuco winjira neza, harimwo n'amabombo atuma bashobora gukaraba. Impome hariho amatafari aturiye eka harimwo n'icapa kimanitseho.

Icumba bageragerezamw' ivyigwa harimw' abanyeshure, eka n' umwarimu yambay' ishati ndende y' amaboko maremare yera n' ubufukamunwa busa n' ubururu, bamwe, bariko baraterany' imit' itandukanye, kumeza har' amacup' afundikiye nimifunik' isa n' umuhondo.

Umuziyihiri yo gusumyasiziz zimigenoza ikiban''zogu n'isuzozazazana haneho ibirahe hario ubiguozerekizira gigarazari ntiga nihiza nharkana sa kari ukirizi zengeme.

Mwiki cumba bakoreramwo ubushakashatsi, harimwo umuntu w'umugabo yambaye ishati yera ndende y'abanganga, amadirisha aruguruye k'uruhande rumwe, hari ibitambara bibonerana bituma umuco winjira, harimwo n'intebe.

Mu cumba bageragerezamwo ivyigwa, harimwo abanyeshure babiri. Umwe yambaye ubufukantoke. Impande yiwe hari uducupa dutandukanye. Uwundi hirya ariko aravanga imiti itandukanye ; yamabaye agapira kera, inyuma hari ikibaho cirabura.

Mu vyumba hageragerezwamwo ivyigwa, haba harimwo ibikoresho bitandukanye. Aho bibikwa mu tubati, dufise imfunguzo bafunga bagafungura. Eka, bisize irangi ryera. Harimwo n'umuntu, yambaye isarubeti isa n'ubururu.

Bambaye amashati maremare yera y'abaganga, muriki cumba kigeragerezamwo ivyirwa, harimwo abanyeshuri bane, n'umwarimu wabo. Hari icapa, ca MTN kiriko abana n'abakobwa babiri, bambaye amashati asa n'ubururu.

Imbere y'icumba gikorerwamwo ubushakashatsi, yambaye ishati ndende y'amaboko mare mare y'era y'abaganga ari kumwe n'abandi babiri, umuryango ufunguye, amadirisha afise ibitambaro bisa n'ubururu imbere. Inzu yubatswe n'amatafari aturiye.

Iki cumba kigeragerezamwo ivyigwa, cubakishije amatafari aturiye eka gikaziye n'isima. Munsi hari imiyobora y'amazi mitoyi na minini. Umwe usa n'ubururu, Hari n'urundi rutsinga ruhaca rw'umuyagankuba.

mwiki cumba kigeragerezwamo ivyigwa harimwo intebe ububati bufunguye kumeza hari ubupuguru burimwo ibikoresho bindi bitandukanye harimwo n'ubufunze hirya ku mpome haragaziye n'isima n'amatafari

Icumba c'igeragezwamwo ivyigwa harimwo umuntu. Imbere yiwe hari ibikopo birimwo ibitandukanye. Inyuma hari intebe, eka amabombo amufasha gukaraba. Hirya, hari igikaramu c'ukwandikisha. Eka hari n'umupira ufatanya ivyuma bibiri.

Mu vyumba bageragerezamwo ivyirwa hagomba kuba harimwo intebe eka hasa neza amadirisha akozwe mu biyo ibitambaro bituma umuco winjira inyubako yobakisije amatafaraturiye hamwe hasize ibara ryera harimwo umuntu yambaye, kandi undende yera ku ruhande.

Ivyumba bigeragerezwamwo ivyigwa bigomba kuba bisa neza, bisukuye. Haba harimwo ububati, hakaba harimwo amadirisha afise ibiyo eka n'ibitambara bituma umuco winjira. Hirya no hino iba yubakishije amatafari ahiye, akaziye n'isima.

Mw'iki cumba c'igeragezwamwo ivyigwa harimwo amabombo abafasha gukaraba ,amadirisha akozwe mu biyo hari ibitambaro bituma umuco winjira amatafari ahiye niyo yubatse kino cumba ,hari intebe eka n'ikibaho ca kijambere.

Mu vyumba bageragerezamwo ivyigwa akenshi haba hatunganije neza haba hari n'amadirisha akozwe mu biyo eka n'ibitambara bituma umuco winjira. Ububati babikamwo ibikoresho, intebe eka n'imeza zituma bakorerako ivyigwa.

Uyu munyeshuri yiga muri kaminuza y'ibiyaga binini, ahari mucumba akigeragerezwamwo ivyirwa, aho hari ibikoresho bitandukanye harimwo ni bombo rimutuma gukaraba iyo yakoze ku mucafu, hirya no hino har’amadirisha afise ibiyo ibitambaro bituma umuco winjira.

Kenshi na kenshi mu vyumba vyigeragerezamw' ivyigwa, haba harimw' ububati bubikwamw' ibikoresho bitandukanye, biba bigomba kuba bifunze biriko n'imfunguruzo. Kuruhande, harimw' umuntu yambay' umwambaro wirabur' abonek' igice, hirya har' akameza. gatoyi.

Muvyumba bigeragerezwamo ivyigwa bigomba kuba bisa neza bisukuye harimwo intebe, amadirisha akozwe mubiyo eka n’ibitambaro bituma umuco winjira. Imbere hariyo umugabo yambaye ishati ndende yera ariko atuma ukuboko kurundi ruhande.

Akeshi mu vyumba bigeragerezwa mw'ivyigwa haba harimwo amabombo amadirisha agomba kuba asa neza akozwe mu biyo reka n'ibitambaro bituma umuco winjira mu nzu hirya hari capa kihamanitse.

Mu vyumba bibikwamwo ibikoresho kivyo ishuri haba harimwo amameza harimwo n'ibipuguru canditseko amajambo atukuru hari n'icapa cerekana umubumbe wafurika igitambaro co kwidirisha kizinza kiri ku ruhande rumwe.

Mumashuri atandukanye yaba mato canke ayisumbuye eka n'ayakaminuza ,hagomba kuba ivyumba basomeramwo ibitabo, biba bipanze k'utubati dutandukanye, intebe ,ama meza bigomba kuba bihari kugira ngo bifashe umusomyi.

Amashure agomba kuba afise ivyumba babikamwo ibitabo bipanze mu tubati dutandukanye bakandikako amazina yavyo aho biherereye, ariko harigihe usanga bazanamwo n'ibidakenewe, harajamwo ubudumu, amabase, indobo eka n'amakese y'amafanta.

Aho babika ibitabo ,mumubati eka haba harimwo n'ivyapa, harimwo ibigaragaza ibihimba vyo mukanwa, nivyo kumaguru, hasi barahandikisha ingwa, kugirango ico ushaka kikworohere kubona aho giherereye.

Amashuri agomba kubafise ivyumba binini vyiza bibikwamwo ibitabo, ariko harah usanga bashizimwo n'ibidakenewe aha harimwo ibipuguru bitandukanyi hejuru y'ububati hariho ni matela impuzu ha sianakabidu.

Ishure Kaminuza ryitiriwe umuco bafise icumba kinini kibikwamwo ibitabo aho babipanze mutubati bikerekanwa n'udupapuro twamditseko aho bimwe na bimwe biherereye hasi hari nigihe usanga banahaditse n'ingwa yera kugira umunyeshure bimworohere.

Ikirasi c'ishure ritoyi rya Musongati ryubakishije amatafari ahiye agaziye n'isima, imiryango n' amadirisha bikozwe m'uvyuma eka harimwo n'ibiyo harasize irangi ryera imbere harimwo intebe n'imeza abanyeshure bicarako.

Kw'ishure ritoyi rya Butezi ya mbere hari ku meza utubaho dukoze mu nyabutatu tubiri eka hariho n'isaha abanyeshure bigirako haragaziye hasa neza ntiworaba .

Irishure ry'ubakishije imiryango, amadirisha niryuma asize ibara ryera hirya harasize irisa n,ubururu amatafari ahiye niyo yubatse ino nyubakwa imbere harimwo intebe nimeza abanyeshuri bicaraho.

Kw'ishure ritonyi inyenyeri za kazoza hari icapa kigaragara cerekana ibisata bihari, imiryango iriko utwuma dusongoye, imbere hariyo ibiti bitandukanye abanyeshuri bambara ishati zera n'amajipo canke amakabutura yakaki.

Kw'ishuri ritonyi bariga indimi zitandukanye harimwo ikirundi eka no kwandika indome zicagaguye, umwarimu ku kibaho yanditse ubukene, aracagagura aya majambo u akarongo, bu akarongo, ke akarongo, ne.

Kw'ishure ryisumbuye rya Gitega, hari inyubakwa zubakishije amatafari aturiye. Zisakaje zimwe amabati atukura. Izindi ni amategura. Mu kibuga, hari ubwatsi bwa kijambere buhateye. Hari igiti kirekire, eka n'ivyuma bicako umuyagankuba.

Ishuri ritoya rya Gatunguru, Ibarabara rijayo ntirisize ikaburimbi. Abanyeshure bambara imyambaro yirabura. Yab’amashati , amajipo cank’amakabutura. Imbere, haribiti bibiri, harimwo nigitwara intsinga z’amatara. Mukuboko kw’ibubanfu har’icapa cerekana ibisata bihari.

Kw'ishure ritoyi rya Ngozi inyubako zubatse kijambere, uva ku nzu uja kuyindi ugenda ahantu hasakaje amategura , ivyuma bishinze bisa n'ubururu, eka n'ahakinira abana harazitiye, hirya hari igiti cisukaye.

Mu ntumbero yo kwigisha neza abanyeshure bo mu mashure matonyi, hari ivyo babandikira ku mpapuro zera, canke ugasanga n'utundi dukoresho tuborohereza. Aha harimwo gatanu, umunani, ubusa, gukuramwo, guteranya, kugabura, n'ibindi.

Iri rishuri ritoyi ryubakishije amatafara aturiye amabati atukura ekanara sa n'ubururu amadishakozwe mu vyuma hakikujwe n'urugo rw'iminyare ruroshe n'ibiti iryano hino hari biti bihashinze bituma bitanga akayaga.

Ahagaze imbere abanyeshure bicaye muntebe zimbaha harimwo abambaye amashati yera, amashakoshi mu mugongo badugije amaboko arimwo ibitabu, amadirisha yubatse mumbaho afise ibiyo.

Kw'ishure ritoyi rya Buhwamyi, ku kibaho cirabura harandikishije ingwa yera, ibibazo biravuga ngo nimutange amajambo ukoresheje indome zikurikira, harimwo "s", "ai", "an", n'izindi n'izindi, ikibazo ca kabiri kiravuga ngo ni buzuze bakoresheje "on" cankwe "om".

Ishure ritoyi rya Buhwamyi ryubakishije amatafari aturiye n'amabati, izindi n'amategura hari amabara yera asize imbere y'umuryango. Ku kibuga hari imodoka ihahagaze hari n'ibiti bibiri biteye mw'iyo nyubako.

Amagw'afise ivyumba babikamwo ibitabu, aho babipanga mu bubati eka bagashirako ivyandiko kugira ngo icukeneye ugitore utiriwe uratama. Ariko harahusanga bashizemwo n'ibidakenewe, harimw'amasakoshi ngaha.

Uyu munsi ni hake wobona amashure matoyi agerekeranije afise ingazi aho baca, hirya no hino hari ivyuma bisize irangi rirukura, amabati niyo asakaje iyo nyubakwa.

Umwarimu w'umugore ahagaze imbere ariko yandika ku kibaho, umwana mu mugongo, yambaye impuzu zera. Abanyeshure bakiriza, harimwo uwambaye umwambaro wa kaki. Uwundi yicaye, aboneka umutwe.

Abo mashuri yisumbuye camwe n'amatonyi hagomba kuba hari ibiranga misi vyerekana ukwo ivyigwa vyigwa aha haramanitse icapa kivyerekana amasaha ku wa mbere ku wa kabiri ku wa gatatu ku wa kane no kuwa gatanu bahera sambiri na mirongo inan'itanu bakagetza sa kumi n'imwe z'umugoroba.

Mu mashuri matoyi barigisha ivyigwa bitandukanye, harimwo n'ivy'uguharura, haba mu kirundi canke mu gifaransa. Ku ruhome, hari urwandiko rutuma abanyeshure bibuka. Uhereye kuri rimwe gushika kuri kumirongo ibiri.

Kw'ishuri ritoya rya Ngozi har'inzu zitagerekeranye nizigerekeranye, izisakaje amabati asanzwe, ivyuma bishinze bisize amabara asa n'ubururu. Imbere yaho hari n'ikibuga kinini abanyeshure bashobora gukinirako; hariho nahateye utwatsi dukenya

Irishuri ritonye ryubatse kijampere rifise amabara yo ku hasi no ku madirisha n'imiryango ritukura hejuru harera eka amatara ara canye kugira ngo ate azane umuco intebe zikozwe mu mbaho no mu vyuma.

Ishure ritoyi rya rutana ryubatse kijambere ariko hariho ahatanguye kubomagurika ,mukibuga hari ibiti birebire vyisakaye ah'abana bakinira hazitiye n'ivyuma bisa n'ubururu, eka n'ibisa n'akatsi kabisi ,hirya amazu asa neza asakaje amabati akomeye.

Amashure mato mato aba afise mu birasi ivyapa bimanitse vy'impapuro, bifatishije n'utuntu twirabura, aho abanyeshure basoma ivyanditseho kugira ntibavyibagirwe, kugira baze bariyibutsa buri gihe.

Kure ishuri ritonyi umwarimwo w'umugore ahagaze imbere yambaye ishati yera irimwo turongo twirabura tumanuka afise inkoni mu ntoki isa n'umuhondo arika asomesha abanyeshuri ijambo ubukene aho arisoma yari icagaguye bu akarongo bu akarongo ke akarongo ne.

Kw'ishure ritoya rya Ruziba, hari ikirasi kirimwo imitaka ibiri itukura. Intebe, amameza, utubati dutandukanye turimwo ibitabu. Hari ivyapa, vyaba vyo ku ruhome vy'umubumbe w'isi. Imashini zishobora gusohora impapuro.

Ishure ritoya rya Muhafu ririmwo ibiti vyinshi bitandukanye, hari ibendera rihayagiza igihugu c'Uburundi, ujayo hari akabarabara gakikujwe n'udutafari, inyubako zisakajwe amabati.

Iri shure ritoya ryubakishije amatafari ahiye agaziye n'isima, amadirisha ni ivyuma afise ibiyo, ku ruhande hari icapa gifashe ku ruhande rumwe kirereta kigomba gukoroka; intebe ni iz'imbaho, eka hasi haragaziye n'isima.

Ishure ritoya rya Nyabigina ryubakishije amatafari aturiye. Amadirisha arimwo ibiyo, umuryango ni ivyuma. Isukaje amabati. Hirya no hino hari imiringoti y'amazi y'imvura, iyayobora gushika mu kinogo kigaziye n'isima imbere y'inyubako.

Inyubako y'ishuri ritoyi yubakitse kijambere matafari aturiye agazuye n'isima hejuru hari ivyuma bisize amabara asa nayidirisha nayimiryango kuko biratukura.

Ku ishuri ritoyi rya gitaza ryubakishije amatafari aturiye agazuye n'isima inyuma hari ikibaho kigomboga gusa n'akatsi kabisi harimwo amabara asa n'ayera asize kuriyi nyubakwa amadirisha akozwe mu biyo eka hasa neza.

Inyubako ndende iteyigomye yubakishije amatafari aturiye ikaziye n'isima hamwe isize amabara yera isakaje amabati, hariko imiringoti yegeranya amazi yimvura gushika mubigega bateguye kugirango bazoyakoreshe itakigwa.

Ishure ritoyi rya Gakwende risakaje amabati. Amadirisha n'ivyuma harimwo n'ibiyo. uruzitiro nurw'ivyuma n'intsinga, imbere harimwo Ikigega c'amazi, cegeranya ayavuye kumvura kugirango azokoreshwe mugihe itazoba ikirwa.

Kw'ir'ishuri ritonyi hari ikibaho cirabura. Impome zisize iryera. Hari impapuro zihometse zikoresheje utuntu dufata twirabura. Aha hariko ivyandiko vy'amakaramu y'ubururu.

Amashure amwe amwe matomato ntagira amazi. Umuyobozi yategetse gufata intebe bagashirako indobo ifise ibombo bagashiramwo amazi kugira ngo bazoje bakaraba. Amazi arafata umufurege baciye w'amazi ava ku nzu hejuru akagenda kugeza aho yagenewe.

Irishuri ritoni rifise inyubakwa zubatse bitandukanyi zimwe zigaziye n'isinyima n'umusenyi izindi n'amatafari, amabati asanzwe asize ibarari ritukuru, amadirisha asize ibara risa na katzi kabisi, abanyeshuri bambara amashati y'ubururu n'amajipo camko makabutura ekaki.

Haba mumashure yisumbuye , amatonyi eka naza Kaminuza, agomba kuba afis’ivyumba babikamwo ibitabo cank’amakaye. Biba biri mububati bupanze neza eka hakaba n’ivyandiko vyerekana aho ic’ukeneye giherereye.

Ishure ritoya rya Rutana hari umunyeshure yambaye ikabutura isa nakaki, afise ingwa ari imbere kukibaho ariko akora ibiharuro, aho ariko arakora asambura igiharuro kivugango icenda gutera umunani, umutwe wijambo uravugango kora iyo myimenyerezo.

Mu ntumbero yo kugira ngo abanyeshure ntibibagire ivyo bize, ishure ritoya rya Mwurire ya mbere bahisemwo gufata ibicapo bacapa ku mpome, aho abanyeshure baza barabiraba bakavyibuka. Harimwo abavyeyi, eka harimwo n'uwufise igitambara mu mutwe, uwundi yambaye umupira utukura.

Amashure matoya atari make aba asize amabara, muntumbero yo kugira ngo abanyeshure ntibayibagurwe. Aha har' irisa n'ubururu, irisa n'akatsi kabisi, irisa n'numuhondo eka ni ryera.ku mabati hasize ir'itukura.

Kw'ishura itoye rya rutovu ya mbere hari ibiti binini yinya mu kibuga bifisa n'imizi iboneka hari inyubakwa nziza aho abanyeshuri bakinira hakingiwe n'ibivyuma bisiza amabara y'ubururu harimwo umunyeshuri yambaye impuzu zesa niubururu.

Kagabo n'umunyeshure yiga kw'ishure ritonyi rya Makamba. Se iyamuzanye ahagarika imodoka impande y'inzu isize irangi ritukura n'iryera, imbere hariyo ibiti umuryango ubawuguruye, hari ikibuga kinini imbere y'inyubakwa.

Mu mashure matonyi kubera ko bigisha bababwira amajambo, hari aho bashiraho ivyapa kugira ngo bacape ivyo bagenda bababwira. Hari umupira, hari intebe, hari igiti, hari ikaramu, hari igitabo.

Ishure ritoya rya Gakwende ryubatse kijambere, amazu amwe amwe ararabana. Asize amabara harimwo ayera, ayasa n'ubururu, ayatukura ku mabati, eka n'ibiti bitandukanye hirya no hino. Imbere hateye ubwatsi bwa kijambere.

Kenshi abavyeyi bifise bazana abana babo nimodoka canke baza kubatora bazihagarika imbere yamashuri aho irembo rikozwe nivyuma bisize amabara yera atandukanye ayatukura ayasa nakatsi nayera imbere hariho ibiti birebire eka nibiti vyivyamwa nkimyembe

Ishure ritoya rya Kagugu rifise amashure yubatse kijambere hariho amabati atukura eka nayandi asanzwe bariko baca imiserege y'amazi yimvura, hirya hari giti kinini, hari umuntu ariko arahaca yambaye ibutura risa niritukura eka nibirato bisa n'umuhondo.

Iri shure ritonyi ryubatse kijambere. Riteye amabara meza, aho ivyumba bisize ibara ry’ubururu co kimwe n’imiryango n’amadirisha. Hasi hari igice gisize ahirabura, ahera, hejuru hasa n’umuhondo. Rusakaje amabati atukura imbere hateye ubwatsi bwa kijambere.

Kw'ishuri ritori rya muzye ryubakishije amatafari aturiye agaziye nisima hejuru adutoboro tucamwo umuyaga amadirisha n'imiryango bikozwe mu vyuma bisizize amabara yera hejuru haranditse ngo ni mu wa gatatu ce.

Kuruhande rwibarabara rija kwishure ritoya rya kayove bariko bubaka imifurege yamazi yimvura hari ibiti bihagaze harimwo nibicako intsinga zamatara inyubakwa zubakishije amatafari zisize irangi ritukuru kumabati inzitiro nizamabuye

Mumashure matomato bariga indome eka bakiga ibiharuro aha kukibaho haranditse kabiri , gatatu, Kane, gatanu, gatandatu, indwi, munani, icenda, icumi, no kubandanya harimwo indome za ng,za mbw,za twe, za nd,za ny, kubandanya .

Irishure ritoyi ryubakishije ibikoresho bikomeye .Amatafari aturiye, agazuye nisima ,amadirisha akozwe muvyumva n'ibiyo. Hejuru Hari udutoboro ducamwo umuyaga .Harimwo intebe niniya zikozwe mumahoro hasi haragaziye.

Yohani na Pawuro ni abanyeshuri biga mw'ishuri ya kabiri, kw'ishuri ritoya rya Butezi. Aba, baba bambaye impuzu z'amashati asa n'ubururu, amakabutura ya kaki. Akenshi, bagenda kw'ishuri bafatanye ku bitugu, bafise n'udusakoshi twabo mu mugongo.

Ishure ritonyi rya Gihofi ya kabiri rugazuye n'isima hasi ,hari intebe zikoze mu vyuma no mu mbaho hasize amabara yera ku mpome . Ikibaho kigomba gusa n'ubururu canditseko ibicapo bitandukanye harimwo amakanzu, amajipo, amapantaro, n'ibindi n'ibindi.

Kw'ishuri ritoye iryitirwe ikirezi nyubakwa zubakij’ amatafari agaziye nisima asakaje amabati ku mpome hari impapuro zine ziriko inyandiko ifasha abanyeshuri kutibagirwa ivyo bize.

Iri shure ritoyi ryubakishijwe amatafari. Imbere harimwo ikibaho kigomba gusa n'ubururu. Hari agapapuro kamanitse hejuru yaho. Intebe ni iz'imbaho. Hasi hagaziye n'isima, risakaje amabati n'imbaho.

Ko ishito yi rya rumonge hari amabombo atuma abanyeshuri b'akaraba inyubako zisakaje amategura zisize amabara yera imiryango n'amadirisha isa nubokatsi kabise inyuma kure cane hari izisakaje amabbara ati atukura.

Amashure mato mato aba afise imbaho imbere. Yubakishije amatafari aturiye, hasi haragaziye n'isima. Hari intebe z'abanyeshure bicarako, eka n'iy'umwarimu, n'imeza. Hasi haramenetse, hari igice cirabura.

Amashure mato mato barigisha ivyirwa bitandukanye batibagiwe n'ivyuburimyi. Aha hakikujwe n'imirima irimwo ibiterwa bitandukanye. Inyubakwa zifise amabati asa n'ubururu harimwo n'izubakishije imbaho. Igiti kinini cisukaye.

Akenshi iyo nciye inyuma yiyi nyubakwa, amadirisha akozwe mubiyo no mu vyuma aba yuguruye, ibisakaje amategura, hirya harigiti kinininya cisakaye, har’uruzitiro gw’amatafari aturiye agaziye n’isima.

Mumashuri mato mato ateyimbere barakoresha mudasobwa, umunyeshure yitwa Ange, arandika ikiranga misi eka n’ivyigwa bagomba kwiga. kuwambere, bazokwiga ikinyarwanda, kuwa kabiri big’igifaransa, kuwa gatatu hariho ibindi, kuwa Kane n’icobgereza eka n’ibindi vyigwa bitandukanye kumisi itandukanye.

Kw'ishure ritoya rya Murire hari ikibuga kinini abanyeshure bakinirako, bambara amapatalo amajipo atukura n'amashati asa n’ubururu, umwe afise agasakoshi mu mugongo, hirya hari ibiti birebire Inyubakwa zisakaje amabati atandukanye.

Butoyi yiga kw'ishure ritonyi rya Kanyosha. Iyo hageze gutaha, umukozi wo mu rugo araza kumutegera akicara ku kiruzitiro rw'ishure ahari igiti kinininya gitanga akayaga, eka n'igitutu. Imbere, inyubako ziragerekeranye.

Izinyubako zishure ritonyi zubatse zitandukanye zimwe zisakaje amabati atukura ayandi asa n'urwatsi rubisi uruzitiro nurw'iminyare rufatishije ibiti biboshe n'imisozi hagati mukibuga haricuma kihashinze.

Amashure yisumbuye ya Kabezi, yubatse kijambere. Asize amabara atandukanye, ayasa n'akatsi, ayatukura, ayera, eka n'ayirabura. Imbere y'inyubako, haba hari imifurege itwara amazi y'imvura.

Kw'ishure ritoyi rya Muyinga, ryubakishije amatafari aturiye agaziye n'isima. Hasi hasize ibara ritukura imbere y'umuryango, hirya irisa n'ubururu. Imbere hariyo imeza n'intebe abanyeshure bicarako.

Kwishure ritoyi rya kagongo ya kabiri hari ibombo rimaze igihe kirekire atamazi arimwo hirya yaho hari utuzu twasugumwe dufise imiryango isize amabara asa nubururu hasi basize kumpome iryirabura rirugaye wogira ntabantu bahaca

Amashuri mato mato atari make abafise aho abana bakinira, ahari ivyuma aho barira umuvuma, bambaye impuzu za kaki, hirya harimwo umugabo yambaye ishati yera, hepfo inzu irashaje isakaje amategura, hari izindi zishasha ziriko amabati.

Ku mashure matomato, usanga ku mpome basizeho ivyapa bifasha abanyeshure kumenya ibintu bivanye ku bicapo. Hari umupira, hari intebe, hari igiti, hari ikaramu, eka n'igitabo c'ugusoma.

Amashure atari make mato mato ntagira amazi aha bafashe ingingo yo kuzana ikigega cyegeranya ayavuye kumvura kumabati kugira bazoyakoreshe mu gihe utazoba ikirwa. Hateye ubwatsi bwa kijambere bukokujwe namashurwe inyubako zisakajwe amategura.

ishure ritoya rya mwaro ryubatse kijambere rigeretse kabiri amadirisha n'imiryango bikozwe mu byuma bisize amabara asa n'ubururu imbere hari amashugwe meza manini ku bubafu hariho ibigega by'amazi biyegeranya avuye ku mvura

kw' ishure ito rya gatwaro hari inyubako igeretse. Hasi hagaziye n'isima hejuru n'amatafari harakazugasakaje amabati ya kijambere kafise ivyuma bibiri harimo icyo kuvuza kw'ikengeri haba gutaha cyangwa ageze kwinjira mu ishuri imbere ateri ubwatsi bwa kijambere hari n'ishyuhurwe.

Koishuritoyi ryitiriwe sitela amatutina hari ingazi nyinshi inzu iniya kera ikikujwe n'ibiti bitandukanye imbere hateye ubwatsi harimwo amabara yera ayasomba gutukura eka iteyigomwe.

Kw'ishure ritoyi rya Kabondo, har'ibendera rihayagiza igihugu c'Uburundi. Inyubo zubakishe amatafari atukura eka n'amati n'ivyuma. Ahar'ahasize amabara yera. Mu kibuga harimwo abariko barakora ikarashishi, harimwo uwambaye umupira usa n'akatsi kabisi. Abanyeshuri bambara amajipo canke ama kabutura atukura n'amashati yera.

Kw'ishuri ritonyi rya Buteza ya kabiri, hagaziye n’isima hasi hari n’ikaramu. Intebe hari izikoze mu mbaho n'izindi zikoze mu mbaho n’ivyuma. Amadirisha ni ay'ibiyo. Hejuru hasize irangi ryera ku mpome irisa n’umuhondo.

Ishure ritoya rya kayogoro rifis' intebe zikozwe mu mbaho ndende, hasi hakasiye n' isima, kumpome hasiz' amabara yera, kuruhande rw' ibubamfu har' ikibaho cirabura, hari n' idirisha hejuru rifunguye, aho rirek' umuc' ukinjira.

Ishure ritoyi rya Kinindo rifise inzu harimwo izigeretse n’izitageretse, harimw’amabara yera, urukuta rw’ubakishijwe amatafari aturiye, imbere, hariy’igiti c’amashugwe. Ikirere gisa nkuko imvura igiye kugwa.

Izinyubako zishure ritoyi zubatse kijambere ,ariko harimwo izigerekeranije zisakaje amabati ivyuma bihagaze bisa nubururu hirya mububamfu hari ivyatsi ,imbere mu kibuga naho hari akantu gatoyi kagaragara nkuko habomotse.

Amashure mato mato, aba afise ibikoresho harimwo ibitabo mfashanyigisho. Iki kiri ku meza nini ikozwe mu mbaho, ni ic'ibiharuro. Hirya hari inkoni, ako bita inkebuzabwenge, mu gihe umunyeshuri akosheje agakosa.

Yubakishije amatafari agaziye n'isima. Ku mpome hariko ivyapa vy'impapuro biriko inyandiko aho abanyeshuri baja bariyibutsa kugira ntibibagire ivyo bize hejuru rusakaje n'amabati hari aho hasize isima.

Ishure ritoyi rifise inyubakwa zikomeye zubakishijwe amatafari aturiye agajemwo isima hari ahasize amaragi atadukanye, kwidirisha n'ivyuma birera, hirya hari ahasize irisa n'ubururu, hari urubaho ruri kuruhome hasi.

Ishure ritoyi rya kagongo ya mbere rifis' ikibuga kinini harimw' umuntu yambay' umupira wirabura ni pantalon ya kaki, hirya y' inyubakwa zubatse zirabana zisiz, amabara yera, eka n' amatigur' ayisakaje.

Amashure matomato kenshi abafise ibibuga binini aho abanyeshure bakinira aha hahagarara unwana mutoya wumukobwa yambaye ijipo itukura agashakoshi mumugongo ishati yubururu abandi barimbere yinyubakwa zisakaje amabati harimwo ayasa nakatsi kabisi eka nayatukura

Ishuri ritoya rya ngozi yambere ryubatse kijambere abanyeshuri bahiga bambaye amashati yera amajipo namakabutura atukura imbere harashinze igiti kiriko ibendera rihayagiza igihugu cuburundi mukibuga hagati harimwo abantu batatu bariko barakora ikarashishi

Ishure ritoyi rifise inyubako zigerekeranye rifise imiryango amadirisha eka n'ivyuma bisize amarangi atukura, hirya hari ingazi aho baca bagenda hejuru, igiti cisakaye kiri k'uruhande rw'iburyo.

Mu mashure matonyi barigisha ivyigwa bitandukanye. Hari n'ivyo bakoresha mu guca imirongo. Aha hari tubiri dukozwe mu mbaho, mu nyabutatu, hari n'isaha. Hirya hari imeza nininya baterekako ibintu.

YOHANI yiga mumwaka wakabiri kwishure ryitiriwe inyenyeri za kazoza se iyo amuzaye ahagarika imodoka imbere yici capa carekana iryo shure imbere harimwo abanyeshure bambaye amashati yera amajipo n'amabutura yakaki eka harimwo n'abarimu bambaye impuzu z'ubururu .

Irishure ritoya rifise imiryango y'icuma rirafunze, wogira nimugihe c'uburuhuko ryubakishije amategura imbere hariyo ibiti bitandukanye, bisize amarangi yera n'ayasa n'ubururu hasi iryirabura.

Ishure ritoyi rya Ruhwamyi ryubatse mu kibanza kinini. Intyubakwa ntizigenda zireshe. Aho amabati asa n'ubururu, amadirisha ni mu vyuma kandi asize amabara yera. Abanyeshure bambaye imyambaro isa n'ubururu, haba hasi canke hejuru. Harimwo umwe yambaye umyupira usa n'uwutukura.

Iri shure ritonyi rya Cankuzo ryubakishije amatafari aturiye n'amabuye agize umushinge. Amadirisha akozwe mu vyuma n'ibiyo. Hasize amabara atandukanye, ayera n'ayirabura. Imbere, hari icapa kivuga ngo " naho guhagarika imodoka z'abaje gutembera."

Iki kirasi c'ishuri itoye ryabutezi ya kabiri harimwo intebe ku mpwome asize iranga iryera hejuru ku rusenge hasa n'ubururu hariho mu vyapa bihari umuntu ahagaze afise agatabo gasa ni cars kibisi mu ntuki.

Kwishure ritoya rya rutana ya mbere hari kubakwa umufurege wamazi y imvura ukozwe mu mabuye eka nayandi arunze kuruhande hari ibarabara rihaca abanyeshure bacamwo harigiti kinini gicako itsinga zitwara umuyagankuba amazu aratandukanye asakaje amati atukura eka harimwo namabara yera

Kw'ishure ritonya rya Bururi, hari ikirasi c'umuyobozi akoreramwo. Ifise imuryango y'ivyuma isize amabara yera. Hejuru hari ivyandiko vyirabura vyerekana iyo nyubakwa.

Ni ivy'ukuri hari ikibazo gikomeye co kuganira n'abagendana n'ubumuga bwo kutavuga. Amashuri mato mato atari make yijukiye kwigisha urwo rurimi. Aha hari ivyapa bimanitse aha, hariko ibimenyetso. Uwutavuga ashobora gukora uwuvuga akamutahura.

Kwishuri ritoya rya rutana yambere rifise intebe ama meza meza cane akozwe muvyuma mumbaho eka n'ibitamabaro bifise amabara atandukanye aya tukura ayasa n'umuhondo ayasa n'ubururu eka kumpome hasize amabara yera.

Amashuri mato mato atari make ntagira amazi . Aha, bafashe indobo bayitereka ku meza, bashiramwo amazi, aza arabafasha gukaraba. Risize amarangi atandukanye harimwo iryirabura, iryera . Risakajwe amabati, n' ivyuma .

Kumashure mato mato yigiguhu cuburundi abanyeshure bambara impuzu za kaki mwikikibuga harimwo uwambaye ishati nuturato bisa nubururu abandi bambaye amashakoshi mumugongo bakina baryohewe

Mu mashuri matomato haba harimwo ibibaho vyirabura bakandikisha n'ingwa zitandukanye harimwo izera canke izitukura, aha haranditseho ngo ejo muzokora ikibazo, hari itariki zanditseko, itariki cumi n'umunani ntwarante ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu na cumi n'icenda ntwarante ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu.

Kw' ishure ritoya rya Rumonge hari igiti kininiya bamanitseko inkengeri kugira ngo bifashe abanyeshuri kumenya igihe co gukina cankwe co gutaha inyubakwa zubatswe n' amategura n' amabati eka n' ivyuma bisa n' ubururu.

Ishure ritoya rya gashora zisizwe amabara yera imiryango namadirisha ubururu mukibuga kinini cumupira wamaguru harimwo ibendera rihayagiza igihugu cuburundi hirya nino harinyubakwa zabantu

Amashure mato arafise ibirasi binini, harimwo intebe zimbaho kukibaho cokwandikako akenshi haraho kiba imbere canke inyuma canke byose bikaba bihari. Impome zisize amarangi yera hirya no hino hari amadirisha n'ibiyo.

Kw'ishure ritoya rya SOS Rutana amazu yubatse kijambere. Uva kuri imwe uja ku yindi uca ahagiye hasakaye n'amabati, hashinze n'ivyuma bisa n'ibara ryera. Hari amarembo abiri yose akozwe mu vyuma.

Ishure ritoyi rya Musaga rifise amazu yubakishije amatafari ,risakaje amabati imbere hashinze ivyuma bisaba nubururu, hirya Gato hari ivyatsi ikibuga kinini corohereza abanyeshure kwinonora imitsi.

Mu mashuri yisumbuye barigisha indomi zandikishije ibara ryera n'irisa n'umuhondo hasi hari amajambo yanditse avuga ngo ku wa gatandatu igenekerezo rya cumi na kane ntwarante ibumbi bina mirungo bi na gatandatu abanyeshuri ntibazoza kw'ishuri kabiri guhera u wa mbere igerekerezo rya cumi na gatandatu ntwara n'ibiyumbu bibiri na mirungo ibiri na gatandatu aha banyenshi bazora bataha isa sitandatu n'iminota mirungo ibiri.

Amashure matonyi arigisha abana amabara, ninaco gituma mu nyubako zimwe zimwe bagerageza kuzisiga bitandukanye, aha harimwo ibara ritukura, ibara risa n'umuhondo, imiryango ikozwe mu vyuma, eka imbere yaho hari amashurwe ameze neza.

Amashure nkayose abafise ikirangamisi nacanecane kijanye n'ivyigwa biga. Aha kuruhome kirahari; ahoberekana amasaha, umusi wambere, umusi wakabiri, umusi wagatatu, umusi wakane eka n'umusi wagatanu.

Kwishure rito rya gishora inyubakwa zaho impome zikaziye nisima imiryango isize amabara asa n’ubururu isakwajwe amabati hirya hariho imirima y’ibitoke amabomba abanyeshure bakarabirako eka no haruguru mu buryo hariho izindi nyubakwa zisize amabara yera.

Ishure ritoyi rya Kayogoro ririmwo intebe zikozwe mu mbaho. Imwe murizo iriko hejuru i late, ikiramu y'igiti, hasi hakaziye n'isima, amatafari ahiye niyo yubatse ino nyubakwa.

Kwishure ritoya rya Giharo hari inyubakwa zibiri, imiryango namabati birasa nubururu imwe irazitiye namatafari agaziye n'isima hirya hari umurima wibitoki, hari n'ibiti vyamavoka hari n'igiti gishinzeho cumye atakintu nakimwe kiriko.

Inyubako yiri shure ritonyi yubatse kijambere igeretse kabiri imiryango n'amadirisha bikozwe mu vyuma bisize amarangi y'ubururu, umwarimu yambaye ipatalo n'ishati aratambuka agana igiti kirekire gitewe hirya.

Amashure matomato amwamwe ntagira inzitiro. Aha rukozwe mu minyare ifashwe n'ibiti. Inyubako zifise amabati harimwo ayasize ibara risa n'akatsi irindi ritukura hirya hari akazu gatonyi hari n'umuntu ahicaye yambaye impuzu zisa n'ubururu.

Kwishure ritoyi rya Makamba, amazu yubatse arabana asukaje amategura hari ikibuga kinini c'umupira wamaguru harimwo umwarimu atambuka yambaye umupira w'irabura i pataro ya kaki ,hirya hari ibiti vyinshi vyisakaye, ikirere gisa neza nkuko umengo imvura ihiye kugwa.

Kw'ishure ritonyi rya Cankuzo ya Kabiri hari uruzitiro rwubatse n'iminyare, rufatishijwe n'ibiti. Amabati asize irangi ibice bimwe bimwe bisa n'ubururu. Imiryango isa n'imihondo.

Amashuri matonyi amwe amwe afise ibirasi bishaje aho ku mpome usanga hasa nabi . Harimwo intebe zitatu zikozwe mu mbaho. Imwe iriko isakoshi. Hirya hariyo ivyuma, hicaye abantu babiri baboneka ku maguru.

Kwishure ritoyi ryabubamyi hari umufurege ugazuyemwo amabuye n'isima utwara amazi yimvura. Imbere yaho hari ivyuma bibiri bihashinze umwarimu yambaye ishati ndende yera eka n'abanyeshuli batandukanye harimwo abambaye amabutura na majipo atukura.

Amashure matomato atari make afise inyubakwa zishaje .Uruzitiro nurw'ivyuma rurimwo n'itsinga. Umuryango nuw'ibati risize irangi risa nakatsi. Amadirisha ni miryango akoze muvyuma.

Mw'iki kirasi c'ishure ritonyi ku kibaho harandikishije ingwa isa n'akatsi kabisi, aho handitse ngo ku wa kane igenekerezo rya cumi na gatanu nzero ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu, kabiri ku wambere kw'igenekerezo rya mirongo ibiri na gatandatu nzero ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu, ku wa kane igenekerezo rya gatanu ruhuhuma ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu, n'ibindi n'ibindi bikurikira.

Kw'ishure ritoya rya Rutana bariko bubaka umufurege w'amazi y'imvura. Hirya hari ibarabara ricamwo abanyeshure harimwo abambaye amashati asa n'ubururu n'amajijo n'amakabutura yirabura. Hirya hari inyubako zisujaje amabati. Hari igiti kirekire gicako intsinga z'amatara, n'ikindi gisanzwe cisakaye.

Ishure ritoyi rya kamenge ryubatse kijambere kuko riragerekeranye. Imbere hari igiti ginshinzeko ibendera ryerekana iguhugu c’uburundi, igiti cisakaye abana aho bakinira na cane cane bakurya imivumba.

Kw'irishure ritonyi rya Butezi ya kabiri harimwo mugi sarase ibintu bitandukanye harimwo imeza, intebe, imitaka itukura eka naza mashini zisohora impapuro, ububati burimwo ibitabo eka n'ivyapa vyerekana umubumbe w'isi.

Kw'isha igitoye gya cankuzo bariko bubaka umufurege uzatwara amazi y'imvura haruguru hari inyubako ifise amabati atukura hirya yera harimwo izubakishijwe amabuye isindi amatafari ibiti birebire musi hari abana bambayemwo impuzu zitukura.

Abavyeyi bifise iyo baje gutora abana babo kw'ishuri rya Kayanza ritonyi bahagarika imiduga ku ruhande, abatagira imiduga baba bari ngaho bahagaze barindiriye ko basohoka umwe wese ngo afate uwiwe amutahane, imiryango ikoreshejwe mu vyuma harimwo amabara atukura ayasa n'akatsi eka n'ayera.

Amashure atari make matomato aba agomba kuba afise intebe zikomeye zikozwe mu mbaho no mu vyuma. Ikibaho cirabura. Ariko hari itandukaniro aha, kuko kigomba gusa n'ikatsi kibisi. Hariko imyandiko zanditse n'ingwa yera. Hejuru hari ahasize amarangi yera. Mu buryo, hari idirisha rikozwe mu biyi no mu vyuma.

Mumashure matonyi bariga ivyirwa bitandukanye harimwo nivyibiharuro aho kukibaho cirabura handitse nirwa risa numuhondo aho bavuga ngo baharure guhera kuri zero gushika kugihumbi mubiharuro bihari harimwo amajana icenda na mirongo ine na gatandatu majana icenda na mirongo ine nindwi majana icenda na mirongo umunani numunani

Muntumbero yo kurwanya imicafu iva kumpapuro zinyanyagira Hirya no hino yishure rya Giharo yambere. Umuyobozi yazanye udukapo twakijambere dutonyi kugirango bazoje bavyegeranirizamwo.

Kwishuri itoyi inyenyeri za kazoza abanyeshuri bagendann'imiduga rusange baraza abavyeyi canke abakozi bo mu rugo bakaza kubafata bakabatahana gushika mu rugwi wabo.

Amashure atarimake matomato ntagira amazi canke amabombo. Umuyobozi w'irishure ritoya rya kibafu ya kabiri yazanye ikigega cegeranya amazi ava kumvura kugira abariyo baza bakoresha. Inyubakwa zubakishije amatafari zisakaje amategura.

Iri shure ritonyi rifise inyubakwa ndende ifise inkingi hirya no hino ariko rirashaje kuko impome zatanguye kubomagurika. Mu kibuga hashashe amatafari, hashinze icuma c'itara. Hirya gato hariho igiti cisakaye.

Mu mashure mato mato harabaho amahiganwa atandukanye, aho ishure ritsinze babaha agashimwe kagizwe n'ibikombe, hari akabati gasa n'ibara ritukura, ku mpome bashize ibara ryera, hejuru hakozwe n'igisenge kirimwo imbaho zitandukanye zirabura.

Kw'ishure ritoyi rya Bukemba yambere, bari mu gihe co gukora ibibazo. Aha bavyanditse ku kibaho cirabura, bakoresheje ingwa yera. Ryubatse mu matafari ahiye, eka hariho n'ahasize igice kimwe na kimwe, amabara yera.

Kuriri shure ritonyi kukibaho handitse ikibazo, ica mbere kiravuga ngo batore: nico canke sico, ica kabiri ngo buzuze bakoresheje aya majambo akurikira: ndarya, hamagara, andika ubutumwa.

Isho ritoye rya giharo ya mbere risiza amaranga atandukanyu harimwo irisa n'ubururu eka ni ryera risukaje amategura umuryango munini witwi w'ivyuma urafunza imbere hatemwo ibiti birebiri eka arimwo n'imirima y'ibiterwa bitandukanya.

Mu mashuri matonyi atandukanye barigisha indimi harimwo n'ururwurw'ubagendana ubumuga bwo kutavuga ahara icapa hariko ibimenyetso iyako ikweretse ugaheza ugatahura icakomvya kukubwira mukaganira mugahuza.

Kw'ishure ritoya rya Butezi, hari inyubakwa zibiri : imwe yubakishije amabati, iyindi imbaho. Zose zisakaje amabati asa n'ubururu. Hari igiti kirekire. Hirya no hino hari imirima n'ibiterwa bitandukanye.

Amashuri ya Butezi ya mbere yubatswe kijambere asize amarangi yera asakaje amabati, amadirisha n'imiryango niivyuma bisize amarangi asa n'ubururu mu kibuga hagati hari bendera rihagize igihugu cu Burundi.

Ni vyiza ko ubuzu bwa siugwumwe bugirirwe amasuku akako ntigakubuye ikubatswe n'amatafari aturiye hejuru harasize ibara ryera umuryango n'icatsi kibisi ukozwe mu mbaho hirya yaho n'imbere hari imiserege itwara amazi y'imvuro.

Mu mashuri matoyi akenshi iyo hageze igihe co kuvuga amanota, barandika amatangazo ku mbaho. Aha haranditse ngo "tuzavuga umwimbu wanyu kwa gatanu igenekezo rya gatatu z'ukwakane ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu, igihe c'isaha zitanu zuzuye".

Ko'ishorgitore rya cibitoki bariko barubaka imufurege itwara amazi y'imvura uruzitiro n'urwo ivyuma abanyeshuri bambara amakabutura canke amajipo atukura inyubako zubakishitse n'amatafara aturiye zisakaje amabati helya hari igiti kirekire.

Haraho amashure aba yegeranye yaba rito canke rikuru, bagahurira mu kibuga gukina. Hagati harimwo igiti kirekire. Hirya yaho hari ibendera rigaragaza igihugu c'Uburundi. Bamwe bambaye amashati n'amajipo ya kaki, abandi amashati yera n'amapataro y'ubururu.

Ishure ritoya rya butesi ryubatse kijambere riragerekeranye risiz' amarangi, harimw' ayera, amabati, amatafar' ahiye, ivyuma bitukura be n'imiryango, hirya har' ikibuga kininiy' abanyeshure bakiniramwo.

Ku mashuri matomato harihoatagira amazi umuyobozi waho yahisemwo gushinga ho ikigega cegeranye amazi ava ku mvura kugira ngo abe ari wo bakoresha nhirya gato hari izisakaje amategura ifise amadirisha sa n'akatsi kabise.

Mumashure matoya barigisha Ibiharuro, aha kuriki kibaho har'ivyo kugwiza no kugabura bimwe vyandikishijwe n'ingwa yera inyishu zikandikishwa n'ingwa yakatsi kabisi cokimwe n'umutwe w'amajambo.

Mu mashuri mato mato bariga ivyigwa bitandukanye harimwo n'ibiharuro. Ku kibaho cirabura bandikishije ingwa yera; baravuga ngo "kora iyi myimenyerezo"; harimwo munani guteranya icenda, harimwo munani guteranya indwi, harimwo indwi guteranya indwi, harimwo na gatandatu guteranya kane, hakaba na gatatu guteranya kabiri, ngo babikore mu buryo bushinze.

Muri Kirasi c'ishuri ritonyi hari impome zisize amabara agomba gusa n'umuhondo hejuru iryera ikibaho k'irirabura hari imyandiko yanditse ko n'ingwa yera hirya hakaba handitse ibiharuro ,J egare.

Ishuri ritoyi rya giharu ya mbere, ryubatseko ija mbere guko amaze aragerekeranye, hari n'ayandi gisanzwe asakaje amabati amwa atukura ahandi amategura, mu kibuga hari igiti kinimi yacisukaya, ahabana bakinira hazitije n'ivyuma.

Amashuri mato mato ayisumbuye naza kaminuza ziba zifise ivyumba babikamwo ibitabo. Aha haba harimwo imeza, ububati eka bipanze neza wogira ngo habeho nogutora ico wifuza byoroshe. Aha umuryango nuw'icuma usizibara risa n'ubururu.

Kw'ishure ritoyi rya Butezi ya kabiri, amashuri, impome irangi ryaramaze gukobagurika. Intebe zo mu mbaho zirahari, akabati gakozwe muvyuma, amadirisha akoze mu biyo, hamwe hepfo harapfunguye. Ntiworaba rikenewe gusubirwamwo.

Inyuma ko i shiritonyi rya butezi ryubakishije amatafaraturiye agaziya misima umuryango n'icuma risize ibara ritukura hariko i gufuri hari, naho gufata mu gufungura canke bugara hejoro handikishije ingwa ivuga ko ari kirase ico mu wa gatatu ce.

Iri shure ritonnya ryubakishije amatafari aturiye. Ku mpande n'impande harasize amabara yera. Imiryango n'amadirisha n'ubururu. Hejuru ku mabati asa n'akatsi hirya hari umurima w'ibitoki, imbere mu kibuga hashinze igiti.

Ishure bitiriye kumwami hari ibedendera yigihuyu cuburundi kumuryango hasize ibara risa nubururu nivyuma imbere harimwo nibiti bitandukanye abavyeyi baje gukomeza umwimbu wabana harimwo uwufise umutaka

Kubakishije amatafari aturiye rifise amatara eka inyubakwa irashemeye ifise ivyuma nimiryango eka namadirisha bisa nubururu imbere hari ibiti vyamashurwe nibitoki bihateye

Kw'ishure ritoya rya kinzanza amashure yubatse n'amabati, ivyuma vy'imiryango n'amadirisha bisa n’ubururu, imbere hari ikibuga kininiya harateye amashugwe atonze ku murongo nimeza ateye igomwe.

Iri shure ryisumbuye rifise inyubakwa rifise imiryango ine ikozwe mu vyuma isize amarangi asa n'ubururu. Ku ruhande rw'ibubamfu, hariho icapa kirimwo impapuro, aho bashira amatangazo atandukanye.

Kw'ishure ryisumbuye rya Buterere yambere rirageretse, ry'ubakishije amatafari aturiye, hejuru hari udutoboro ducamwo umuyaga kugira ngo baheme impwemu zimeze neza, isakaje amabati, harasize amabara yera, abanyeshure bambara amakabutura canke amapataro n'amajipo asa na kaki, amashati yera, bafise na masakoshi m'umugongo.

Mu ntumbero yo kwagura ibirasi kw'ishure ryisumbuye rya Butezi ya Kabiri, barubatse inzu zigerekeranye zisakaje amabati. Imbere hari amashurwe. Mugihe izindi zari zubatswe n'amategura. Hejuru, haca instinga z'amatara.

Iryo shure ryisumbuye rigifise imiryango ikozwe mu vyuma n'ibiyo. Aho hariko igufuri ikaba isize ibara rigomba gutukura. Hejuru, hasa kuruhome ibara rigomba gusa n'umuhondo. Hagati hasa n'ubururu, hasi harirabura. Hari ukuboko k'umuntu kuboneka igice, na cane cane igikonjo.

Isi yizumuye rya kikizi rifise ingazi zitatu imbere hubatse urupome ruriko udutoboro dusize amabara yera hejuru ku rusenge haratandukanye, kuko bamwe akoresheje imbaho zera izindi zitukura.

Ishu ryisumbuye ry'ubuhinga rya gitega imbere y'inyubako hari amabendera abiri hirya hari ibiti bihateye amazu asize amarange asa nakatsi kabisi ku mabati ku mpome asa n'umuhondo.

Mukibuga kinini c’ishuri ryisumbuye har’imiduga, imwe musi y’ibiti , iyindi impande y’amabendera harimwo irigararagaza igihugu c’Uburundi. Hirya, hari inyubako zubakishije amategura n’amatafari, zisize amarangi , harimw’ayera nayasa n’akatsi kabisi.

Muntumbero ry'ukwagura ishure ry'Isumbuye rya Gikizi, bariko barubaka inyubako, igeretse gatanu. Imbere hari igiti kirekire, izari zihasanzwe zubakishijwe amatafari harimwo amabara yera.

Iri shure ryisumbuye rifise ibiti vyiza cane. Harimwo ivy'ivyamwa eka n'ivy'amashurwe. Ubwatsi buhateye bwa kijambere, harimwo impene iriko iraburisha. Inyubakwa zisakaje amabati atukura.

Ishure ryisumbuye ry'ubakishijwe n'amatafari aturiye agaziye n'isima. Hejuru n'imbaho be n'amategura. Basizeho icuma abanyeshure bashobora kuvugiza nk'inkengeri kagira bamenye ko hageze kuja mw'ishure canke gusohoka canke gutaha. Hasi har'amababi y'amateke ahaboneka. Hirya Har'imiduga irimusi y'igiti kirekire.

Ibirasi vyamashure yisumbuye biba vyubakishije amatafari ahiye akaziye nisima akenshi usanga usanga hari imbaho zibiri rumwe imbere urundi inyuma rwanditseho ningwa yera aho intebe zikozwe mumbaho zanditsweho nibiharuro icenda ,icumi.

Kw’ishuri ryisumbuye hari inyubakwa nziza cane , izigeretse n’izitageretse. Imbere har’ibiti n’amashurwe, eka mukibuga hateye n’ubwatsi. Hirya uravye, ikirere gisa neza , kirimw’ibicu vyera nk’ukwimvura igiye kugwa.

Amashure amwe amwe yisumbuye, usanga afise ibirase, aho hasi usanga hataringaniye. Aha imbere, hasumba ahandi. Impome, zisize amabara asa n' umuhondo, hejuru rirera, ikibaho kirirabura. Hari n' imeza iriko urupapuro.

Ishure ryisumbuye rya komine Gitanga rirageretse, hari n'izindi bakoreramwo abayobozi zohasi, hari ibendera rihayagiza igihugu c'uburundi n'igiti kirekire hiryo no hino yikibuga hateye amashurwe meza cane.

Ishure ryisumbuye rya kanyosha ryubakishije amatafari aturiye, umuryango n'amadirisha bikozwe mu vyuma bisize amarangi atukura ,hasi hatanguye gusa nabi kuko hatitabwaho ,isakaje amabati hirya hari igiti kirekire.

Iri shuri ryisumbuye ryubakishije amatafari ahiye agaziye n'isima, hirya hari igiti kirekire gisize amabara atandukanye kumuryango n'amadirisha biratukura abandi harera eka hari n'ahasa n'ubururu.

Kw'ishure ry'isumbuye rya Rutana ya mbere amabarabara yaho asashemwo amatafari, hari ibiti birebire binini ,eka inzu zisakaje ibitandukanye, hamwe n'ivvyatsi , ahandi amategura, hatewemwo n'ubwatsi bwa kijambere.

Mu ntumbero yo gusanura ishure ryisumbuye rya Buterere, barubatse ibirase bitandukanye, bigizwe ninzu zigerekeranye, amabara asa n'akatsi kabisi, umuhondo, iritukura eka n’ingazi ziva kunzu zija kuyindi.

Kw'ishure ryisumbuye rya muramvya har'ikibuga kininiya c'umupira w'amaboko hirya gatoyi har'imodoka zitwara abantu, abanyeshure babiri bambaye imyambaro y'ishure, inzu igeretse kabiri eka hasa neza hateye igomwe.

Inyuma y'inyubakwa ndende y'ishure ry'isumbuye rya Rumonge, hatewe ibiti bitandukanye, harimo n'ivyi ibigazi. Imodoka zihahagaze, harimo iyifise amabara yera n'iyindi isa n'ubururu. Amadirisha n'imiryango bikozwe mu vyuma.

Amashuri yisumbuye ataratera imbere arandika ibibazo ku kibaho. Kivuga ngo: ishura ego canke oya. Rimwe: mu karere ko mu mitumba, inzu zikikijwe n'imirima. Kabiri: urushana ni igihe c'umwaka w'irima. Gatatu: ibuye riradufasha kumenya umwanya? Kane: umubanyi mubi aragutabara iyo uri mu ngorane?

Ishure ry'isumbuye rifise inyubakwa zubakishije amatafari ahiye agazuye n'isima. Hirya ku mpera n'impera z'amabati hari ibara ry'ubururu ,amadirisha n'imiryango ikozwe mu vyuma bisize amabara yirabura ,hari igiti kininiya gihari.

Yambaye ishati ndende y'amaboko magufi, mukuboko kumwe afise agapapuro gatukura mukundi kera, imishatsi ifungiye inyuma ariko yigisha abanyeshure mw'ishure ry'isumbuye rya Giharo, harimwo abafise ibikopo bariko banywa amazi.

Amashuri amw'amwe yisumbuye aba afise inzitiro, eka n'ikibuga kinininya. Hati igiti kinini, hari n'umuntu musi afise ikinga. Hari umuryango ufashwe n'ibuye ukozwe mu cuma usize ibara ryirabura.

Ishure ryisumbuye rya Kayove rifise inyubako zubakishije amatafari aturiye; zisakaje amabati. Mu kibuga hari ibendera rihayagiza igihugu c'Uburundi. Hirya hari ibiti bicako intsinga z'amatara.

Amashuri yisumbuye abanyeshuri ntibambara impuzu zimwe harimwo abambaye amashati yera amajipo atukura nk'uko abakobwa batatu begeranye uwo hirya agira kane yambaye ijipo ya kaki ishati yera n'agashakoshi mu mugongo ku ruhande hari umwarimu ahagaze yambaye ikoti yirabura ibiti birahari reka n'inyubako nziza.

Ishure ryisumbuye rya Nyanza Lake ryibereye mu kibuga kininiya cane. Hari ibiti, eka bitandukanye hamwe n'amashugwe. Inyubako zubakishije amatafari n'amategura, imiryango n'amadirisha isize amabara y'ubururu n'ayera.

Ishuri ryisumbuye ry'ubuhinga rya kirundo ryubatse rigerekeranye abanyeshuri bambara amashatu yera amapataro n'amajipo asanya kaki imbere hateye amashugwi eka n'igiti kirekibi inyuma hari isindi nyubako zigerekeranye zisize amabara harimwo yasan'ubururu n'yasanakatsi kabise.

Kw'shure ryisumbuye rya Ngozi ryubakishije kijambere amatafari ahiye amabati eka imiryango n'amadirisha bikozwe mubyuma imbere yaho hari kibuga kininiya n'amashurwe ahateye.

Iri shure ryisumbuye ryubatswe n'amatafari ikibaho cirabura kiri imbere hasi haragaziye hirya hari intebe hari n'udutoboro dutuma umuyaga winjira hari icapa kihamanitse. Imiryango ikozwe mu vyuma hariko amapata n'igufuri.

Mu kibuga kininiya c'ishure ryisumbuye rya Buterere ya gatatu, hari imiduga itandukanye, ibiti, eka n'abanyeshuri, harimwo abicaye kw'ibuye. Bambaye amajipo atukura, amashati yera. Umwarimu yambaye ikoti ryirabura n'ipataro ya kaki.

Ko irishuri ryisumbuye hari umuryango munini ukozwe mu vyuma eka harimwo na, kandi gatonyi gafise udusongoye ku ruhande rw'i buryo hasize ibara hejuru ryera hagati risa n'ubururu hasi iryirabura imbere h hari ivyatsi bihateye vyagijambe n'imodoka ihagaze imbere y'ikigu.

Ishure ryisumbuye rya bururi, inyubako zirarabana. Hagati mukibuga haribendera rihayagiza igihugu c'uburundi. Kurundi ruhande harumugore yambaye umupira utukura. Ibiti vyishi nivyo bikikuje aho hantu.

Inyubakwa ikikujwe n'ibiti bitandukanye ahoharimwo nic'umwembe; yubatse isize amabara atandukanye ayasa n'akatsi, ayera eka hejuru asize ibara ritukura naho ryatanguye guhera. Imiryango n'imbaho.

Kw'ishure ryisumbuye rya Muzye bubakishije ivyuma. Hagati mu kibuga hari igiti kininiya cisakaye. Aho abana bakinira harazitiye eka hasize n'amabara asa n'ubururu. Imbere haraho abana barya imivuma.

Ug ishaka kw'ishuri ry'isumbuye rya butezi ya kabiri uhasanga urwandiko ku ruhome imiryango y'ivyuma ifunguye imbere mu kibuga hari igiti kirekire impande hari nzu zubatse kija mbere zigerekaranije zisizemwo amabara yera.

Kw'ishure ryisumbuye hari ikibuga kinini kirimwo ibiti vyinshi. Gikikujwe n'amazu, harimwo ayasize urwatsi rubisi eka n'ayera. Asakaje amabati ayandi amategura. Imbere hari umuserege utwara amazi y'imvura.

Amashuri itarimake yisumbuye abayubakishije amatafari aturiye abasizamabara atandukanye ayera ayirabura ekanasa n'ubururu imbere hari abantu babiri umwaboneku mutwe wundi yambaye umupira, ariko aratambuka impande y'idirisha.

Ishure ryisumbuye ryubakishishije amafatari aturiye agaziye n'isima, igisenge gisize amabara yera, imbere hari ibiti bininiya hari n'umuferege utwara amazi y'imvura, hasi hagaziye neza ikibuga ni kinini.

Inyubakwa y'ishure ry'isumbuye rya Isare, yubats' arabana. Imwe haboneka igitutu iyindi isakajie n'amabati, imiryango isize amabara y'ubururu. Imbere yaho har'amashurwe manini meza.

Ku kibuga cishure rya Buterere ryi isumbuye hari imiduga myinshi ifise amabara atandukanye harimwo iyirabura yambaye i parike yu Burundi A6701A.

Kw'ishure ryisumbuye rya Muvumu, inyubako ziragerekeranye. Hari n'izindi zisakaje amategura. Mu kibuga hari ibendera rihayagiza igihugu c'Uburundi kizungurutswe n'amabuye. Hari ibiti birebire, eka n'ivy'amashurwe ku ruhande rw'iburyo.

Kw’ishuri ryisumbuye rya Gitega, hari ikibuga kinininya giteyemw’ivyatsi bisanzwe, hirya no hino hakikujwe n’ibiti bininiya vyisakaye. Yubakishije amabati, amatafari ahiye eka harimwo n’amabara asize yera.

Inyubakwa yishure ryisumbuye yubakishije amatafari atukura, isakaje amabati hirya hari ahasize amabara yera, hari igiti kihahagaze imbere yaho haca umufurege wamazi ava kumabati, hiryo no hino hari ikibuga kininiya abanyeshure bashobora gukinira.

Irishure ry'isumbuye rifise ikirasi kinini ciza kandi hagaziye nisima, intebe zikoze mumbaho cokimwe n'utubati amadirisha nayivyuma arimwo n'ibiyo. Kumpome hasize amabara yera.

Kwishure ryisumbuye rya murinzi iyo abanyeshure bagiye kubwirwa amanota barasohora intebe hanze kuko ntakirasi bokwiramwo bambaye amashati yera amapantaro namajipo yubururu inyuma hateye ibiti bitandukanye eka baberewe ntiworaba

Kw'ishure ryisumbuye ry'Ubuhinga ry'akamenge hari inyubako zigerekeranye. Imbere, hari ikibuga c'umupira w'amaboko hari n'ibiti bihateye. Vyaba ivyamashugwe, harimwo n'abanyeshure bambaye imipira itukura n'ipantaro ya kaki.

Iri shure ryisumbuye ryubakishijwe amatafari aturiye agazuyemwo isima. Hamwe, hari ahasize irangi ryera. Hejuru, hari igisenge c'imbaho gicafuye, wogira kiravigwa. Intebe z'imbaho abanyeshure bicarako eka harimwo n'izikozwe n'ivyuma.

Kw'ishure rya komine ry'i Ngozi nk'uko icapa kivyerekana, hari abantu bahahagaze imbere yaho. Risize amarangi atandukanye, harimwo ayatukura, ayera, eka n'ay'ubururu. Hari amashurwi meza imbere yaho. Ikibuga kinini c'ugukinirako abana.

Imbere y'ishure ry'isumbuye ryubuhinga rya Muyinga hari ikibuga cumupira wamaboko gikaziye nisima. abanyeshure bariko barakina abandi barorera kuruhande hari uwambaye agapira ipantaro nagapira kumuhondo inyubakwa ndende zubatse kijambere.

Kw'ishure ry'isumbuye ku kibaho cirabura hari inyandiko. Handitse igenekerezo rya mirong'ibiri na kane ntwarante ibihumbi bibiri na mirong'ibiri na gatandatu. Ikibazo ca mbere. Mwuzuze mukoresheje mu gitondo, izuba, ku mugoroba eka n'isaha.

Si gaseseshwa rumuri kwishure ry'isumbuye rya Cankuzo hatagize igikorwa , abana bashobora kurwara ingwara zifatiye kwisuku rike, aha hari ibomba rifise umuyoboro wamazi aciye mubwato ariko ameneka inyuma kuko hasi harirabuye hasa nabi.

Ishure ryisumbuye rya Butezi ya mbere rifise ibirase vyubakishije amatafari ahiye agaziye n'isima. Harimwo Ikibaho cirabura, amadirisha nay'ibiyo. Harimwo intebe z'abanyeshuri zikozwe mu mbaho. Hasi haragaziye, hasa neza hari isuku.

Kw'ishure ryisumbuye rya Makamba inyubako zubatse bitandukanye, hari izisakaje amabati izindi amategura, amatafari ahiye, ku ruhande mu buryo hari amabombo abanyeshuri bakarabako, hari umwarimu ahagaze, inyuma hari amashurwe, hari n'igiti kiboneke igice.

Kw'ishure ryisumbuye rya Gatwaro hari ikibuga kinini giteyemwo ubwatsi bwa kijambere, aho harimwo impene, ibiti vyiza harimwo ivy'ivyamwa eka nivy'amashurwe, inzu zisakaje amabati atukura, ku mpome hari ibara risa n'umuhondo.

kubeha gukunda akazi babayobozi biri ishuri ek n'icaba baciwe bazakirikare izuba rigiseruka imindugai yabo iba ihagaze ngaho imbere y'ishuri imwe mu kibuga ek taba hari nyubako zisiz amabara yera ek n'ibiti bitangakayaga.

Iri shure ryisumbuye ryubakishije amatafari aturiye, amadirisha y'ivyuma, amabati asize amabara asa n'akatsi kabisi. Hashinze amabendera abiri, hirya no hino mw'ako kabarabara, hari amabuye asize amabara atandukanye. Hirya yaho, hari ibiti bihateye, eka n'ivyatsi vya kijambere.

Iri shure ryisumbuye ryubakishije amatafari aturiye, agaziye n'isima. Uruhome, hariho ikibaho. Hirya mu bubamfu, hari udutoboro dutuma umuyaga winjira. Intebe zikozwe mu mbaho zanditseko n'ivyandiko. Hasi haragaziye, hasa neza.

Amashure yisumbuye yubakishije amatafari ivyuma muburyo bituma abanyeshure batagira impanuka, umuyobozi waho ariko aratambuka agenda kuruhande rwo hirya, afise isakoshi kurutugu yirabura.

Uwigera kw'ishuri ry'isumbuye rya ruziba ku muryango mukuru hari agapapuro kamanitse, hari intoboro zisize umuyaga ,zisize amabara yera imbere mu kibuga harih'igiti c'isakaye, ikindi kiboneke gice gitonyi, amazu yubakishije amatafari n'amabati.

Amashure yisumbuye akenshi usanga hateye ibiti birebire; mukibuga harimwo ubwatsi bwa kijambere; inyubakwa zubakishije amatafari ahiye eka hasi hagaziye n'isima. Akenshi na kenshi ziba zisakaje amategura canke amabati.

Amashure yisumbuye amw’amwe aracandika kubibaho vyirabura, ikibazo kiravugango, ishura ego canke Oya. Rimwe, mukarere ko mumitumba Inzu zikikijwe n’imirima? Kabiri, urushana nigihe c’umwaka w’irima? Gatatu, ibuye riradufasha kumenya umwanya? kane, umubanyi mubi aragutabara uri mungorane?

Kw'ishuri ryisumbuye rya Musaga, mu kibuga hari imodoka nyishi zitandukanye. Harimwo amabara ayera, ayirabura, eka n'izisa n'ubururu. Hari inyubako igeretse, n'iyindi iriko irubakwa iduga. Hari umuntu yambaye impuzu zirabura ariko aragendagenda.

Amashure yisumbuye ateye imbere aba afise aho baja kwigira za mudasobwa, aho zimwe ziba ziri ku meza, izindi zifutse n'ibitambara vyirabura, izindi hejuru y'akabati. Iyo nyubakwa iba igomba kuba ifise amadirisha abona akozwe mu biyo, jeruru imana isakajwe amabati, impome zisize amabara yera.

Iyo amashuri yegereye amabarabara, usanga hari utuzu bacururizamwo. Hirya imitaka, eka amasafuriya ari ku mbabura. Umuntu ahagaze, n'abanyeshure bicaye imbere, bamabaye amashati yera, eka n'amapataro y'ubururu.

Amashuri nkayos' imbere y'inyubako haba hagomba kuba har' ibendera rihagizwe ry igihugu cu burundi, har'umwarimu yambaye ishati yera n'ipantaro yirabura, imbere y'amazu har' inkingi z' amatafari niz ivyuma bisize irangi ry ubururu zifashe kugera ku mabati, har' amashugwe n'ibiti binini bitum' akayaga k'aboneka.

Uno munsi amashure yisumbuye ariko yijukira kwubaka inzu zigeretse ; zirimwo amabara yera eka n'udutoboro dutanga umuyaga. Hari igiti kininiya cisukaye ahandi hari ibindi birebire.

Ishure ry'isumbuye Rya Karera ryubatswe n'amatafari aturiye agaziye n'isima. Risakaje amategura. kuruhande rw'iburyo, hateye amashurwi hari n'amabuye ahari. hirya harahasize ibara ryera, eka ni ry'ubururu.

Kw'ishure ryisumbuye ryitiriwe Mutima Mweranda hari inyubakwa za kijambere, zubakishije amatafari aturiye ,imiryango n'amadirisha n'ivyuma hejuru hariho ikirango hirya hari ahandi hasize ibara ryera eka n'iryubururu.

Kw'ishure ryisumbuye rya Cankuzo, iyo hageze kubwirwa umwimbu, bashira intebe hanze kuko abanyeshure baba ari benshi bambaye amashati yera, amapantaro n'amajipo asa n'ubururu. Inyuma harateye ibiti vy'imicungwe.

Kwishuri rikuru rya Kayanza mukibuga harimwo ibiti bininiya Ibendera rihayagiza igihugu c'uburundi imbere y'inyubako hari imodoka y'umuyobozi inyubako zosi zubakishijwe amategura hirya no hino hari amashurwe .

Iri shure ryisumbuye rya Nduta abarimu batumako inama y'abavyeyi mu gihe abanyeshure bataje bagahagarika imiduga zabo mu kibuga kinini gishinzemwo ibendera rihayagiza igihugu c'Uburundi, hirya no hino hakikujwe n'ibiti vyiza cane, inyubakwa isize amarangi arimwo ayubururu.

Ku mashuri yisumbuye mwamwe abafise ibisata bitandukanya aho n'inyambarire itandukana aharimwo abakobwa bambaye amajipo atukura n'amashati yera uwundi hirya iyambaye ibirato vyera ijipo y'ikaki eka n'ishati yera hirya harimwarimwo aho yegereye imodoka zihari.

Ugishika kwishure ryisumbuye rya rukemba uhasanga udushurwe dutoya hirya nohino hari amabuye imbere hateyemwo ipapayi ibigori eka harimwo nigiti hirya hari amazu asakaje amabati afisemwo amabara yera

Mu mashure yisumbuye haba harimwo ibibaho. Aho abarimu bandika imyimenyerezo canke abanyeshure bakorera. Iki kirabura co kimwe no ku mpome hariho ahasize ahirabura eka hejuru yaho harera. Impande n'impande hari utubara dutoya.

Ko'ishuri ryisumbuye rya rugigi ya mbere hari ikibuga kinininya hari ibendera rihagize igihugu c'uburundi inyubako zisakaje amabati izindi amateguro zisize irangi zitandukanyi aho harimwo iryera imbere hari igiti kinini inyuma hari inzu ndende ibie sakaje amabati.

Baravuga mukirundi ngo amazi n'ubuzima adufasha vyinshi, turayanwa, turayamesesha ,eka turanayatekesha, aha amabombo abiri rimwe ririko umupira uyobora kuja kuvomera indimo, umukobwa ariko arakara yambaye ijipo ryirabura nishakoshi mu mugongo.

Muhoza ni umunyeshure wo kw'ishure ryisumbuye rya Rutana. Rimwe na rimwe, se amuzana n'imdodoka canke akaza kumutora Akunda guhagarika imodoka ku nyubakwa isize ibara hasi ritukura, hejuru iryera. Ku rundi ruhande, hari ubururu Imbere harimwo ibiti biteye igomwe, binini.

Ishuri ry'isumbuye ryitiriwe umweranda Pawuro ryi Bujumbura ryuvatse kijambere inzu ziragerekeranye zifise inkingi zera ivyuma, amadirisha n'imiryango bihari bisize ubururu

Kw'ishure ryisumbuye rya Cibitoke inyubakwa zirashaje. Ariko ziracakomeye. Zubakishije amatafari, amabati, eka hari impande zisize amabara yera. Imiryango ikozwe mu vyuma, n'amadirisha; bisize iritukura.

Kw'ishure ryisumbuye rya Ngozi, mu kibuga hari ibendera rihayagiza igihugu c'Uburundi. Imbere y'inyubako hari ibiti bibiri birebire, amashugwe, abanyeshure bambaye ama pantaro ya kaki, amashati yera n'udushakoshi mu mugongo.

Umuyobozi w'ishure ryisumbuye rya Bukemba afise imodoka ahaza akayihagarika impande y'ibombo . Hirya mu buryo, hari inzu yubatse mu vyuma isakaje amabati, ibiti bibiri eka hateye igomwe ntiworaba.

Kw'ishure ryisumbuye rya Bururi ya mbere hari igiti kirekire. Inyubakwa zubakishije amatafari aturiye. Amabati n'amategura nivyo bigize izo nyubakwa. Imbere hari abariko barahagendagenda harimwo uwambaye ishati yera.

Kwishure ry'isumbuye rya Nkomani rifise ikirasi kirimwo imeza ndende iriko impuzu hirya iyiriko mudasobwa harimwo ni ntebe, rifise amadirisha atatu akozwe mubiyo hirya no hino hasize amabara yera.

Kw’ishuri ryisumbuye rya Ngozi ryubatse kijambere. Imbere yaho har’ikibuga kininiya hatey’amashurwe , hashinze n’ibendera rihayagiza igihugu c’Uburundi. Hirya mububanfu har’igiti kirekire cisakaye.

Ishure ryisumbuye rya Kayanza ryubakishije amatafari aturiye agaziye n'isima. Risakaje ivyuma n'amategura. Imbere yaho hari ibiti bibiri birebire. Aho hariko haraca umuntu yambaye ibutura n'umpira vyera. Mu bubafu, hari n'ibombo ryorohereza gukaraba abanyeshuri.

Iri shure ryisumbuye rifise inyubako nziza cane ziteye amarangi atandukanye ayagomba gutukura ayera ayasa nubururu eka amabati arasize neza, hari ubwatsi bwa kijambere buteweho n'igiti camashurwe.

Irishure ryisumbuye ry'ubuhinga rifise ibirango kunyubako hejuru, mugihe izindi zibabitse zifise kumiryango cankwe kumadirisha na cane cane Ku mpome z'uruzitiro, umuryango w'aha n'icuma harimwo amabara atukura n'ayera nayasa n'umuhondo.

Amashuri yisumbuye atari make aba afise imiryango ikozwe mu vyuma, aha hashigikiwe n'ibuye hirya hari igiti kinini hari umuntu afise ikinga yambaye ipataro ya kaki, hirya hari uruzitiro n'inzu ndende yubakishije amatafari ahiye.

Amashure yisumbuye arahimirizwa kuzana amabombo kw'ishure kugirango afashe abanyeshure n'abarimu gukaraba, nkuko babaikoze ngaha hari kukuboko kw'ibubamfu, har'abanyeshure bambaye amakakaki, amapantaro canke amajipo, hejuru bambaye amashati yera, harih umukobwa afise agasakoshi mumugongo agana ishure.

Ishure ryisumbuye rya Ngozi rifise ikibuga kinini. Harimwo imodoka munsi y'ibiti, n'iyindi yegereye amabendera harimwo irihayagizamwo igihugu c'uburundi n'iy'ubumwe bw'abarundi. Hirya hari inyubakwa zisakaje amategura. Eka n'izindi ziriko amabati.

Kwishure ryisumbuye rifise inyubako zikomeye cane zubakishije amatafari aturiye igazuye nisima amadirisha nimiryango eka nohejuru nivyuma risakaje amabati rifise inkingi zishika kuri zitanu zikomeye cane

Ku mashure amwe amwe yisumbuye, haba hari amazi, abanyeshure canke abarimu bashobora gukaraba. Hirya, amazu yubatse arabana. Zimwe zubakishije amategura, izindi amabati. Hirya hari igiti kirekire, n'ibindi vyisukaye.

Inyubakwa y'ishure ryisumbuye rya Murehe, yubakishije amatafari ahiye kandi agaziye n'isima. Umuryango ni icuma, usize irangi rigomba kwirabura. Hariko igufuri ifunze, kandi ufunguye gatonya. Hejuru hasize irangi ryera.

Ishure rikuru rya Rumonge rifise amazu ariko arashaje mu ntumbero yo kwagura ibirase bubatse iyigerekeranye, imbere yaho hari imodoka mukibuga hagati harimwo abanyeshure bambaye amashati asa nubururu namajipo n'amapataro yubururu.

Amashure atari make afise utuzu tw'utudandarizo, aha hariho abakobwa babiri bahagaze umwe yambaye ijipo ndende aho yambaye agashati karimwo amabara y'umuhondo, imiryango irafunguye kandi ikozwe mu vyuma, handitseho amata ameza.

Amashuru amwamwe yisumbuye abafise ibibuga binini harimwo abanyeshuri ngaha batatu harimwo wambaye inkuzu isa n'ubururu wundi itukuru imbere yaho hari amashurwi inyubako azubakishije amatafari zisakaje n'amabati.

Ishure ryisumbuye rya Gitega ryubatse kijambere. Aho risize amabara atandukanye, harimwo ayasa n'umuhondo, eka n'ayatukura. Hari ingazi ziva kw'ishure uja kurindi. Ku mpome ku ruhande, hagaziye n'amabuye. Imbere harimwo ikibuga kirimwo ivyatsi bikenyi.

Iri shuri ryisumbuye rifise inyubakwa zigeretse ekanizi zitageretse zubakishije amabati amatafara ahiye ekarimwo n'amabara asa na yera imbere yaho hari amashurwi n'igiti kimwe kirekire mu kibuga hateyemwo ubutwatsi dukenya.

Mukirasi cishure ryisumbuye rya gitega harimwo intebe zikoze mumbaho hagiye handikako ibiharuro bitandukanye icenda icumi ryubakishije amabati amadirisha ariko utuyungiro imbere hari ikibaho cirabura nimeza

Kw'ishuri ry'isumbuye rya buterere ya mbere iyo hageze gutaha ku mugoroba bamwe baragenda mu modoka rusangi abandi babafise abavyeyi bifize bakaza gutora abana babo zibazihagaze impande y'ikibuga c'umupira w'amaboko.

Ishure ry'isumbuye rya matana ya mbere ryubakishije amabuye n'amatafari ahiye, risakaje imbaho n'amategura, imiryango n'amadirisha n'ivyuma, hejuru hasize ibara ryera, imiryango y'ubururu, imbere yaho hari ibiti bihateye.

Ishure rikuru rya Gitega, har'amazu akikujwe ikibuga kinini kirimwo imodoka zihagazeho n'amabendera atatu harimwo irihayagiza igihugu c'Uburundi. Abanyeshure bambaye amashati yera nama kabutura n'amajipo y'irabura. Hirya yaho har'ibiti bininiya bitanga akayaga.

Inyubakwa z'amashure yisumbuye ya Kanyosha zubatse zigerekenanye n'aho harimwo izisanzwe. Zose zisakaje amabati, zimwe zisize amabara asa n'ubururu, hagati yaho hari ibiti binininya bitatu.

Amashure Yisumbuye amwamwe abanyeshure barafungura kw'ishure. Mwikicumba harimwo Imeza iriko amasahani afise amabara atandukanye, iritukura, irisa n'ubururu, iryera, eka harimwo nigikombe. Impome zisize iryirabura.

Mukibuga kininiya c'umupira w'amaguru, kw'ishure ritoya rya buterere wa buterere yambere, hahagazemwo imodoka zitandukanye, amabendera harimwo irihayagiz'igihugu c'uburundi, amashati asa n'ubururu, amashakoshi yirabura mu mugongo, bagana ishuri ryabo kugirango binjire.

Ishure ryisumbuye rya Kamenge rifise abanyeshure benshi, hanze hari amabombo afasha abanyeshure gukaraba, bambara amashati yera amapataro canke amajipo asa na kaki, imbere yaho hari igiti kirekire n'inyubako ndende isize ibara risa n'ubururu riri ku ruhande rw'ibubamfu.

Mu kibuga kinini c'ishure ryisumubuye rya Ruhororo ya mbere harimwo ibiti bininya bitatu hirya hari ibendera rihayagiza igihugu c'Uburundi imbere y'inyubakwa hari imodoka y'umuyoboyi hirya no hino hakikujwe n'amazu yubatse kijambere.

Kw'ishure ry'isumbuye rya Matana bambara amashati y'era, amajipo n'amapantaro y'ubururu. Umwarimu ariko yandika ku kibaho akoresheje ingwa y'era. Hirya yiwe, hari intebe iriko agashakoshi be n'imeza. Amadirisha akozwe mu vyuma no mu biyo, aho bituma umuco winjira mw'ishure.

Ishuri ry'isumbuye rya carama ryubatswe n'amazu agerekanije asize amabara na canecane ayela imbere yaho hari igiti kirekire amashurwi abanyeshuri bagandagaje mu kibuga bamvaye imyambaro hasi ya kaki hejuru amashati yera harimwo umukwe obwa afise agasha koshi mu mugongwo.

Mu mashure y'isumbuye amwamwe ateye imbere afise imbaho zera, bakoresha mu kwandika amakaramu, harimwo abanyeshure bafise ibikopo vyugaye bariko banywa amazi, mwarimu ahagaze imbere yambaye ishati ndende, afise impapuro zibiri mu maboko urutukura n'urwera.

Kw'ishure ryisumbuye rya Mwurire ya mbere, hari amameza n'intebe bikozwe mu vyuma no mu mbaho. Ni amadirisha y'ibiyo, hejuru hari udutoboro ducamwo umuyaga. Hirya no hino hasize amarangi yera tuma hasa neza.

kwishure ho ry'isumbuye ryanuzye hari umuryango munini uriko icapa c'urupapuro .Yasize irangi rigomba gusa n'iritukura hira yaho hari giti cisakaye musi hari umuntu afise ikinga uruzitiro ni rw'amatafara hiye.

Kw’ishure ryisumbuye rya Butezi ryubakishije amabuye agatiye n’isima, imbere yaho hari ikirango caryo hirya hari abantu babiri bahagaze eka no hino mu buryo hari uwuhagaze yambaye impuzu zitukura inyuma yaho hari amashugwe meza cane.

kw'ishure ry'isumbuye rya karusi hari imodoka zihagaze harimwo iyisa n'iyitukura, har'ikibuga kigaziye bakinira ko umupira w'amaboko ,inyubako ziyagerekeranye, zisakaje amabati asa n'ubururu ,ibiti binininya birebire aho abana bicaye bambaye amashati yera n'amajipo, canke amakabutura atukura.

Kw'ishuri ryisumbuye rya Matana ya mbere ryubakishije amatafari, ku kibaho handitse itariki n'ukwezi n'umwaka. Igenekerezo rya mirongo ibiri na kane ntwarante ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu. Hirya haciye imirongo rigabuwemo inshuro zitatu.

Ishure ryisumbuye rifise amarangi ariko arakubagurika aho iryirabura ryamaze gusa nabi ikibaho cicafyeho ishusho yi nyabutatu hejuru haraho urusenge rwa sadutse haritsinga zamatara zica hejuru

Kw'ishure ryisumbuye rya rumonge mu kibuga hagati hari ibiti bininiya, inyubakwa zimwe zisize amabara yera eka hasi ayirabura, hagati ayasa nubururu, zisakaje amatigura, hirya no hino hari inzu nininya zabantu.

Mu mashuri atari make yisumbuye baracandika ibibazo ku kibaho. Ica mbere: "ishura ego canke oya : 1 mu karere ko mu mitumba, inzu zikikijwe n'imirima ?; 2: urushana ni igihe c'umwaka w'irima ?; 3: ibuye riradufasha kumenya umwanya ? 4: umubanyi mubi aragutabara uri mu ngorane ?".

Inyubakwa y'ishure ryisumbuye ni ndende yubakishije ivyuma, na cane cane ku madirisha ,iteye amarangi atandukanye, harimwo iritukura ryo hasi, n'irindi ryirabura hejuru , hirya yaho hari igiti cisakaye inyuma hari umuserege utwara amazi y'imvura.

Aha ni kw'iShure ry'isumbuye rya Mwurire, rifise uruzitiro rw'amatafari aturiye. Umuryango munini usize ibara ry'irabura. Inzu igeretse isakaje amabati. Har'umuntu arik' arahaca aboneke igice c'ukuboko n'umugongo n'umutwe.

Yomw'gisagara ca bujumbura nta tabura imbarimo imodoka zihaca bukebuke irinyirikiregera izindi zihagaze imbere yaho hari nzu ndende igerekeranye ibibanza bimwe bimwe babirimamwo ibiterwa bitandukanye hirya hari biti binini.

Iki kirasi ca kaminuza yitiriwe ibiyaga binini, harimwo abanyeshure batandukanye bicaye ku ntebe zikozwe mu vyuma n'imbaho, imbere harabari kumeza mu migwi ibiri. N'uwuhagaze yambaye i pataro isa nubururu.

Mu mashure ya kaminuza barigisha ivyo kwubaka , aha harimwo abambaye inkofero zisa n'umuhondo abandi imyambaro isa n'ubururu ,harimwo n'uwambaye agasa n'akatsi kabisi eka n'uwambaye izigomba gutukura.

Mumashure yakaminuza barigisha imyuga itandukanye harimwo gusudira, aba hari imeza ndende bariko bashira mungiro ivyo bize bambaye inkofero zabigenewe zibakingira mumaso, umwe yambaye ishati ndende isa nubururu uwundi isarubeti isa nakaki.

Uno munsi abanyeshure biga za Kaminuza bakoresha za mudasobwa cane gusumvya kwandika ku mpapuro. Umwarimu ahagaze imbere afise inkoni. Yambaye ishati y'igitenge n'ipataro isa n'ubururu. Inyuma hari imeza eka n'ububati burimwo ibitabo bitandukanye.

Abanyeshure biga mur kaminuza y'ubuganga i ngozi, barikumwe n'umwarimu wabo, ariko arabereka uko batera inshinge abarwaye. Aha ni mubitaro bukuru vyi Gitega. Aho bamwe bambaye amashati maremare yera eka n'udufukamunwa tw'amabara atandukanye.

Za Kaminuza bariga imyuga itandukanye harimwo iyo gukora amazi. Umwarimu yambaye ishati yera, ahagaze imbere yumunyeshure afise itiyo ifashwe n'icuma ariko arayikata. Abndi baraba uko bikora.

Uyu munyeshuri yambaye isarubeti igomba kw'irabura. Amarori akingira mu maso. Yambaye udufukantoki. Ariko aragerageza gusudira imiyoboro y'amazi. Aho hirya ariko aragerageza kuyateranya kugira ngo yerekane ubuhinga yize.

Yambaye inkofero ishati ndende yera ifise utubara twirabura isahani muntoki iriko ibifungurwa uwunumukobwa yize ivyo guteka muri kaminuza yitiriwe umuco inyuma hari uwundi ahahagaze yambaye agafuka munwa amadirisha nayivyuma anyurangatishijemwo utwuma duto duto

Mukibaza c'ishure kaminuza yitiriwe umuco harimwo abantu batanu, bamwe bambaye ubufukamunwa bwera abandi busa n'ubururu har'imeza ziriko ibikoresho abandi bari kuvyuma bifata amajwi eka n'amasanamu, amadirisha akozwe mubiyo atuma umuco winjira hasa neza cane.

Mu myuga bigisha muri za kaminuza, harimwo n’uwo kubarira. Aha hari imashine ya kijambere abanyeshure batatu, umwe ariko arayikoresha, aho bambaye impuzu zisa n’ubururu. Impome zisize amarangi y’era.

Kaminuza zitandukanye ziba zifise ibirasi vyiza bifise amadirisha akozwe mu vyuma be n'imiryango harimwo ibiyo. Imbere, ikibaho kiba ari urupapuro rwera canke bagakoresha impome. Mu ishure, bicarako ku ntebe zikozwe mu vyuma canke mu mbaho. Harimwo abambaye umupira utukura n'amabara yirabura, umushatsi ufungiye inyuma, amashakoshi hasi.

Muri za kaminuza barigisha ubuhinga bugezweho. Uno musi aha hari abanyeshure bambaye imyambaro yabigenewe. Imbere yabo hari za mudasobwa, intsinga nyinshi zifatanya ibikoresho bitandukanye.

Bicaye kuntebe zivyuma, eka zikoreshwe nimbaho. Imbere umwalimu ahahagaze yambaye ishati isa nubururu, ipantaro isa ryi kaki ikibaho cera ,kiriko ivyandiko ariko asigura ivyirwa muri kaminuza yi Ngozi.

Amashure atari make ya kaminuza aba, afise inyubakwa ziteye igomwe, zigezweho, intebe, amameza, bikozwe mumbaho, nivyuma, ikibaho gisa nubururu, amadirisha afise ibiyo, eka nibitambaro biboheye kuruhande, haba harimwo nisaha, namatara acane kugirango habone.

Mumashure ya kaminuza bariga neza ariko nabo bagira umwanya wakaruhuko aha bamwe barahagaze harimwo uwambaye umupira utukura imishatsi ifungiye inyuma abandi baricaye mubibanza vyayo bakwirikira umwarimu

Icumba c' ishure rya Kaminuza, kirimw' abanyeshure bicaye mu ntebe nziza zigezweho, imbere yabo har' impapuro zera bibonekako bariko bariga biteguriye gukora ikibazo, inyuma har' idirisha n' urugi vy' injiz' umuco, kuruhome hasiz' irangi ryera, hejuru har' ivyuma bimanitse bitandukanye.

Muri iki cumba kibikwamwo ibikoresho ca kaminuza yitiriwe ibiyaga binini, hari ivyapa biri hari bisize amabara atandukanye: ay'ubururu, ay'akatasi kabisi eka n'ayasa n'umuhondo. Hari n'ameza maremare kandi akozwe mu vyuma afise amapine vyoroshe kuyagendesha.

Mu mashuri atari makeyak za kaminusa nta bibaho vyirabura bakikoresha bakoresha ibitambaro vyera bakoreshe ububinya bwa none na za mudasobwa mwigikirase abanyeshuri bicaye ku ntebe zikozwe mu vyuma no mu mbaho hari wambaye umupira wanditseko ubuzima uwundi yambaye ishati yera.

Muri za kaminuza bigisha ubuhinga butandukanyi harimwo ubwo rwusudira aha hari abanyeshuri bambaye imyambaro yabigenewe umwe ari gushusha ivyuma ngo vyorohe abandi bariko barabihonda kugira ngo babihe imforo bifuza kuwo abakore bashobore kuzikosha kubikoresha.

Mu mashure ya kaminuza barigisha ubuhinga butandukanye harimwo ivyo gufata amajwi eka namasanamu aha mu kirasi harimwo ivyuma na bibikora nuwuriko arayikoresha yambaye agafukamunwa kera, kukuboko kuri kwicuma atembereza hirya no hino.

Amashure ya kaminuza aba afise ibirase bisa neza. Iki gifise igisenge cera, itara rininiya ritanga umuco. Imbere, hari ikibaho cera, ivyandiko vyo muri rudasobwa bibonekerwa. Hari abicaye imbere ari batatu, abandi banyeshure bicaye ku ntebe zikozwe mu vyuma no mu mbaho.

Bambaye inkofero zera, amashati mareme, ubufukantoki, harimwo n'uwambaye agafukamunwa kaba gasa n'ubururu. Aba ni abanyeshure biga muri kaminuza yitiriiwe ibiyaga binini nk'uko ari batatu bariko barateka nk'uko bavyigishijwe.

Mu mashure amwamwe ya kaminuza ibirase vyaho barabishariza bakoresheje ibitambaro bifise amabara atandukanye, ayera, ayatukura, ayasa n'umuhondo, abanyeshuri baba bicaye ku ntebe zikoze mu mbaho no mu vyuma, aho bamwe baba baraba imbere abandi bakurikirana umwarimu ariko aratanga icigwa.

Amashure amw'amwe ya kaminuza yu munsi ntagikeneye ingwa n'imbaho zirabura. Bakoresha za mudasobwa aho ivyandiko biboneka ku kibaho cera canke ku ruhome. Hari abicaye ku ntebe z'ivyuma n'imbaho. Amadirisha arafunguye.

Afise ishani mu ntoke yera irimwo ibiryo, yambaye inkofero n'ishati ndende vyera, umukobwa yize ivyo gukinjika muri kaminuza yitiriwe ibiyaga binini, mu gikoni kirimwo amadirisha y'ivyuma, mugenzi we yambaye agafukamunwa inyuma yiwe.

Mu ma kaminuza atari make, hari ukuntu bapanga intebe n'amameza kugira ngo bose babonane. Bikozwe mu mbaho n'ivyuma. Aho bariko bigira hamwe ivyerekeye icigwa ca none citwa ugutumatumanako amakuru.

Bambaye ubufukamunwa buwa amabara atandukanye umwe yambaye inkofero amashati yera eka umurwayi ku ruhande umwarimu, ariko abereka uko batera urushinge aho inyuma hari ivyapa jereka kana ibice bimwei bimwe vy'umuntu aho ni kw'ishuri ty'inderabigishaye nese.

Ama kaminuza atari make afise ibirasi biba birimwo ibitambaro vyera, ibisa n'ubururu, ibitukura n'ibisa n'umuhondo. Abanyeshure bicara ku ntebe, zikozwe mu vyuma no mu mbaho. Eka harimwo n'abandi babiri bicaye ku ruhande rwabo.

Amakaminuza amwe amwe aracafise ibirase bifise ibibaho vyirabura mwishure, amabati yubakishije iyi nyubakwa nayakijambere, harabahagaze babiri umwe yegereye kwidirisha rikozwe muvyuma eka rifise nibiyo, imbere harumwarimu yambaye ikanzu irimwo amabara atukura.

Muntumbero yo kwiteza imbere, mu ntara ya Ngozi abanyagihugu bagiye hamwe ngo biyubakire kaminuza, bamwe baracanga imisenyi, abandi barayoza ibidumu batwara ku nyubako, harimwo nuwahoze ari perezida w'igihugu c'u Burundi Nkurunziza.

Mw'iki kirasi ca kaminuza harimwo abanyeshuri bambaye ibisarubeti bisa n'ukuvuga vyirabura, harimwo amameza ariko ivyuma bifata ibindi, isakaje amabati harimwo amatara atanga umuco, ivyuma bisa n'akatsi kabisi eka n'umuhondo.

Mu mashure ya kaminuza harimwo abanyeshuri benshi kuko baba mu mihingo itandukanye. Aha bicaye bifashe neza, harimwo abambaye amarori, mu ntevye zikozwe mu mbaho n' ivyuma. Harimwo umukobwa afise igitambara mu mutwe , gifise ibara ry' umuhondo.

Abanyeshure babiri biga muri kaminuza y'i Ngozi, bambaye amashati yera maremare y'abanganga, udufuka ntoki, umukobwa ahagaze atora ipampa, umuhungu ariko arabira ingwara zitandukanye mu cuma, ku meza hari agapuguru karimwo udukoresho dutandukanye, eka amacupa afise imifuniko harimwo iyitukura.

Kuri kaminuza ya Kigali, bigisha imyuga harimwo nivyo gukora imodoka. Abanyeshure batanu, umwe arunamye, ariko arafunga amaburo. Abandi barahagaze bateranya itsinga, eka umwe wese mu bikorwa ciwe.

Bambaye imyambaro yabigenewe ya kazi, udufukantoki, n'amarori, umwe ariko arapima anakata ivyo agiye gukoresha. Aba n'abanyeshure biga muri kaminuza, yitiriwe ibiyaga binini. Aho biga ivyo gusudira.

Yambaye inkofero, amahereni n'ishati ndende vyera, umunyeshuri yiga kuri kaminuza y'ubuhinga, Ari kugerageza ivyirwa vyiwe mu murima kijambere. Aho hari ibiterwa bitandukanye yazitiriye n'imigozi.

Amashure ya kaminuza arigisha imyuga itandukamye harimwo n'iyo guteka. Aha hari abanyeshure bambaye inkofero n'amashati yera, udufukantoki. Umwe arakata igitunguru uwundi amakaroti. Imbere yabo hari amacupa y'amavuta.

Amakaminuza atari make arigisha ubuhinga ,harimwo n'ubwubatsi abanyeshure bambaye bamwe barasutumye abandi barahagaze bafise bimamayi aho bariko baragerageza ivyirwa vyabo, umwe muribo apima intoki zibiri uwundi rumwe.

Kaminuza zitandukanye zirigisha ubuhinga harimwo n'ubwubatsi, aha hari abambaye inkofero zisa n'umuhondo, abambaye ubupfukamunwa butukura abandi bwirabura, amasarubeti asa n'ubururu bariko barazinga amaferabeto kugira ngo bubake inzu ikomeye.

Abanyeshure bize muri Kaminuza yitiriwe Umuco, bari mucumba cigeragezamwo ivyigwa, aho bafise ikimashine kinini bariko barakoresha bambaye imyambaro isa n'ubururu inkofero zisa n'umuhondo hirya no hino hari ibikoresho bitandukanye harimwo n'intebe n'imeza.

Abanyeshure biga kuri kaminuza y'Ingozi bariga ibijanye nogukora amatara, hirya hari imeza ndende, bambaye amasarubeti asa n'umuhondo n'inkofero zitandukanye, bariko barakora umuriro.

Amashure ya kaminuza arigisha imyuga harimwo niyukubaza. Abanyeshure bambaye imyambaro isa, harimwumwe yambaye inkofero yirabura, barimucumba Aho bariko bakoresha imashine yabigenewe ikoresha umuyagankuba mukubaza imbaho zitandukanye.

Muma kaminuza Atari make arigisha ubuhinga bwo gukora imodoka, aha har’abanyeshure bambaye imyambaro yabigenewe isa . Aho bari biri bamwe bariko barafunga icuma , uwundi ariko arahanagura, kugirango bakora imodoka iri hirya isa n’ibara ritukura.

Mu za kaminuza barigisha ubuhinga harimwo uburimyi n'ubworozi. Yambaye inkofero n'ishati ndende y'amaboko maremare vyera, impande y'umurima wa kijambere, ukikujwe n'imigozi, n'ivyuma binininya, isakajwe n'amabati.

Amashure ya kaminuza arigisha ubuhinga butandukanye harimw ubwo gukora imodoka. aha abanyeshure bambaye amasarubeti asanubururu umwe ariko arafunga icuma Kiri ku moteri uwundi ariko arahanagura ivyo byose nivyo modoka itukura iri kuru hande yabo.

Amashure ya kaminuza arateye imbere ntagikoresha ibibaho vyirabura bandikisha ingwa. BAkoresha zamudasobwa n'ibindi bikoresho bigezweho. Aha umwarimu arasigura uwundi mugenziwe ahagaze ku ruhande. Bicaye ku ntebe zikozwe mu vyuma. Har n... imishatsi miremire yambaye umupira usa n'akatsi kabisi.

batatu bambaye inkofero amashati yera n'amasafuriya ku mashiga ya kijambere bariko bashira mu ngiro ivyo bize kuri kaminuza yitiriwe umweranda Pahulo mu bijanye no guteka.

Mu ma kaminuza atari make haraho usanga bafise abarimu b' abazungu. Uyu n' umwe ariko arereka abanyeshuri ivyo bakora. Abandi bicaye, bafise amakaramu n' impapuro bandika. Harimwo abambaye agapira gatukura.

Amashure atari make arigisha ubuhinga butandukanye, harimwo n'ubwo gucapa. Aha abanyeshuri bariko bagerageza gushushanya ibitandukanye. Umwarimu ku ruhande yabo, hirya hahagaze imodoka, eka n'ibiti bininiya birebire.

Kw'ishure kaminuza ryitiriwe umuco bariko basigurira abanyeshure bicaye ku ntebe zikozwe mu biti no mu vyuma, kuvyerekeye ikirangamisi co mu mwakaw'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu mu ntambwe zitatu. Uwuhagaze abisigura, inyuma yiwe hari intebe zitatu n'imeza.

Mumyambaro yabigenewe abanyeshure bo muri kaminuza ya kigali bari mugisare kirimwo amaziramudasobwa kumeza hari ibikoresho bitandukanye amasakoshi ibipuguru eka nikibaho ca kijambere kiri hariya kuruhome inyuma

Mu mashure ya kaminuza ibirasi bigiramwo biba ari bininiya, bifise intebe ndende zikozwe mu mbaho, zinasize amabara asa n'umuhondo. Mu banyeshure bicayemwo, harimwo abambaye imipira itukura.

Yambaye impuzu zabigenewe zirabura ubufuka ntoki afise icuma muntoke eka nikindi yifuka mumaso ariko agerageza ubuhinga kumeza yicuma isa nirangi ryakatsi kabisi hiryayaho haribindi bikoresho bimufasha gukora uwomwuga.

Ubunywero LA VIVO hakoramo abize za kaminuza. Uyu n'umwigeme yambaye ishati yera, imishatsi yirabura ifungiye inyuma, mukamwemwe nta ngere afise isahani irimwo ikirahuri n'icupa ry'umuvinyu ashiriye abavyihereza.

Amashuri ya kaminuza amwamwe ayubatse kijambere aho usanga mu birase harimwo ibitambaro bifise amabare atandukanye: ayera, ayatukura nayasa n'umuhondo, abanyeshuri bicara ku ntebe z'ivyuma, harimo uwambaye ikanzu itukura, eka bakurikira umwarimu ariko arabigisha.

Mu mashure ataratera imbere ya za kaminuza baracakoresha ibibaho vyirabura. Hari umwarimu ahagaze imbere w'umugore ariko arasigurira abanyeshuri. Hari uwundi ahagaze yambaye ishati yera, uwundi yegereye idirisha rikozwe mu vyuma. Inyubako isukaje amabati.

Ishure rya kaminuza rifise icumba bagerarezamwo ivyirwa harimwo amameza ariko ibikoresho bitandukanye, afise amapine kuko uraha kugendesha uyavanaha uyatwara ahandi hirya hari umuryango ufunguye nububati nibindi bikoresho.

Mu mashure ya kaminuza barigisha imyuga, harimwo nivyo gukora amazi. Uyu munyshure ariko arasudira yambaye amarori, eka n'imyambaro yabigenewe. Hirya hari ibombo bariko barakora.

Abanyeshuri bomuri kaminuza yitiriwe ibiyaga binini barirya ivyo kwubaka, bahambaye imipira isa n'ubururu, amapatara yakaki, bariko bagerageza ubuhinga bwabo kwubaka inzu igeretse bakoresheje ibipuguru, hirya hari ibiti bihakikuje.